Goavy tsy nahy maniry eo an-jaridaina, voahodidina tahona valiha notapahana ny sisiny, ny bozaka somary efa maimaina kosa no manodidina azy, tsy mbola mamoa ny goavy tsy nahy.

Vata fitaratra lehibe fivarotana karazana mofo. Eo ambany, anaty lovia fisaka miloko mainty vita avy amin'ny vy, ahitana mofo miendrika tandrok'omby ; eo koa ireo miolanolana, ahitana voaloboka maina eo anatiny.

Lehilahy maromaro milanja vatapaty vita avy amin'ny hazo misarona lamba fotsy. Mitafy lamba toy ny botofotsy miloko mena sy mavo, manga sy fotsy ary manao satroka avokoa izy ireo. Ambanivohitra somary anaty bozabozaka ny sary.

Fiara kodiaran-droa miloko mainty, misy sary olona kely miloko volomboasary eo amin'ny lohany. Manao taingin-droa ny mitondra azy, ary samy manao aroloha mainty avokoa. Ny vehivavy ao aoriana manao akanjo tsy misy tanana mainty ary pataloha mena sy kapa hoditra. Ny eo aloha kosa lehilahy manao akanjo fotsy manopy mavo sy kilaoty mainty.

Voninkazo voninavoko maniry anaty vazy lehibe. Boribory ny raviny, somary lavalava kely misy tsipika fotsy ampovoany. Ny felany kosa miloko mavokely manopy volomparasy. Dimy ny isany ary somary fotsy miendrika lakolosy ny tahony.

Latabatra fivarotana anaty tsena lehibe ahitana irony fitaovana ilain'ny mpianatra irony toy ny penina isan-karazany amin'ny endriny sy loko mahasarika ankizy ny lakaoly ny "pensily" hazo. Erỳ amin'ny ilany kosa ahitana ny talatalana misy ny legioma.

Toeram-pitsangatsanganana malalaka rakotra bozaka maitso. Ahitana zaridaina misy voninkazo maromaro, misy seza sy latabatra amin'ny loko manga maromaro natao hipetrapetrahana.

Tovovavy iray milatro, somary manga fihodirana, ny volony mirandrana mifatotra, mitsitokotoko eo ambony lohany, manao ankanjo miloko volondavenina misy vozony, somary mibontsina ny tanany, ny tapany ambany kosa misy soratsoratra sy sarim-boninkazo miloko mena sy mainty manao kilaoty fohy ary misy tapany zipo ny ilany, manao kiraro avo mainty.

Tsena maromaro mitovy tantana, mivarotra irony"art" malagasy. Vita avy amin'ny hazo ny rindrina ary miloko manga. Tafo tanimanga kosa ny manarona azy. Ao anatiny, ahitana ireo vokatra vita avy amin'ny rafia, toy : ny harona, ny sobika. Ao koa ireo vita avy amin'ny bozaka, toy ny : sahafa sy satroka isan-karazany.

Sainam-pirenena aostralianina. Manga ny tokotaniny. Eo amin'ny sisiny ankavan'ny saina misy hazofijaliana misy sampany anaky enina miloko fotsy ary mena ny ao anatiny. Misy kintana fotsy manodidina azy.

Toeram-pivarotana amoron-dalana ahitana latabatra, mivarotra irony fasiana sary mahitsy zoro irony sy ireo taratasy fampiasana ao anaty birao. Misy elo mitsangana, ahitana tsilena sy harona kely famonosana fanomezana miantokantona amidy ihany koa. Amin'ny ilany kosa fivarotana tombokavatsa.

Satroka vita avy amin'ny tsihy mitapelapelaka : miloko volontany sy fotsy ary mavo. Eo akaikiny kosa misy harona vita avy amin'ny rafia ihany koa : miloko manga sy fotsy; mipetraka eo ambonny tabatra.

Savony vita malagasy mipetraka eo ambonina latabatra. Mifono baoritra taratasy miendrika mahitsizoro somary boribory. Eo amin'ny amboniny kosa misy takelaka taratasy miloko mavo mamatotra ny fonony. Misy sarin'i Madagasikara eo aminy ary eo ambany kosa ny soratra mainty savony mainty.

Vera vita avy amin'ny hazo somary misy vodiny miendrika kalisy, mipetraka eo ambony sarona "bidon" miloko fotsy avy nisy loko fandokoana, misy tapaka taromby kely miloko volondavenina manaraka ny sarona "bidon" fotsy.

Fitaoavana fanadiovana sy fikarakarana zaridaina mipetraka eo ambony tokontany misy bozaka maintso. Ahitana borety vita avy amin'ny vỳ, misy tongony miloko mena. Ao anatiny kosa misy siny fanondrahana miloko mavo, angady, ary hety. Miankina aminy kosa lapelona sy fandraofana fako.

Famantaran'andro anankiroa, ny iray fotsy ny ao anatiny iray kosa mainty. Miloko volom-bolamena ny tahony, mirandrana somary vaventiventy. Mipetraka eo ambony lambahoany miloko fotsy misy soratsoratra mavo sy mainty.

Toeram-pivarotana ireo karazana kiraro. Anaty vata fitaratra misy sisiny vy miloko fotsy. Ahitana kiraro feno maromaro, ao ny miloko fotsy misy tadiny fotsy ary misy tadiny mena, ao kosa ireo miloko mainty sy mavo ary mavokely.

Saina lehibe misy sarin'ny filoham-pirenena malagasy miloko volomboasary. Aoriana kosa ahitana trano misy rihana maromaro sy lavarangana vý ary mipetaka eo aminy takelaka vy, misy jiro ao anatiny manamarika fa toeram-pivarotana fanafody no eo.

Vata fitaratra fivarotana mofo isankarazany. Misy ny mofo miendrika boribory misy voaloboka maina, mofo miendrika tandrok'omby, ao ny mofo natao anaty lafaoro sy ny mofo noendasina nasiana sesika.

Rova Malagasy miorina ambony havoana vita amin'ny rary vato, miloko mena ary mitafo tanimanga, eo anoloana kosa misy vatolampy fipetrahana, voahodidina voninkazo ny manda.

Eo ambony lafika fotsy misy volovolony toy ny volon'alika, ahitana tavoahangy anankitelo : ny iray fotsy ny sarony, ary ranon-javatra somary manopy mavokely no ao anatiny ; ny anankiroa kosa somary botabota kely, ny iray boribory, misy menaka fialana amin'ny ketrona, ny iray kosa vovoka no ao anatiny. Eo amin'ny ilany ahitana poketra kely fitoeran'izy ireo, mavokely ihany koa ny lokon'ny sisiny ary mangarahara ny eo an-tampony.

Tranon-drazana vita avy amin'ny hazo mitafo ravinala. Misy matsoko ny lohany eo anoloana. Hazo koa ny varavarana ary miloko mainty. Eo an-tokotany, anaty orana, misy bozaka maitso sy hazo antsoina hoe mangarahara maniry voahodidina vato. Misy latabatra kely ihany koa ary tovolahy sy tovovavy mitondra elo mihazakazaka hamonjy fialofana.

Vody hazo iray itsatoana famaky anankiroa eo aminy : ny iray tahony hazo, ny iray kosa miloko volomboasary misy tsipika mainty ; misy famaky iray kosa mandry miankina eo aminy. Anoloan 'ny tapa-kazo ahitana vata kely misy tsofa isankarazany.

Toeram-pivarotana anelakelan-trano. Eo ambony latabatra vita amin'ny hazo misy lafika tsilena ahitana karazana anana maitso toy : ny ramirebaka, petsay, anandrano, anamamy sy ny sisa. Eo amin'ilany kosa misy latabatra iray ihany koa fa misarona lambahoany. Misy sobika kely ahitana voanjo sy poa-katsaka eo aminy.

Talantalana vita amin'ny hazo, misy fiantonana zava-madinika toy ny fanalahidy, arovava sy orona. Ny eo ambony kosa misy voninkazo miloko volomparasy, ary soratra miloko fotsy.

Toeram-pivarotana fiarakodia lehibe. Fitaratra ny rindrina ary misy sisiny vy miloko fotsy, milafika mena kosa ny trano. Ahitana karazana fiarakodia ao ireo fiarakodia kodiarana efatra ao kosa ireo kodiaran-droa ; aoriana ahitana takelaka lamba fanaovana dokam-barotra.

Latabatra hazo ahitana gazety iray natonta tamin'ny talata faha enina ambin'ny folon'ny volana jolay efatra amby roapolo sy roa arivo. Misongadina eo amin'ny pejy voalohany ny vaovao momban'i Razafindravahy ary eo ambany kosa ahitana ireo dokam-barotra samihafa.

Hazo lehibe midoroboka maitso, voadididna lamba ny fotony. Misy takelaka fotsy misy soratra eo amboniny. Ao aorinany kosa ahitana trano fitaratra lehibe. Misy seza eo an-tsisiny.

Toeram-pitsangatsanganana sy fisakafoana ivelan'ny trano, rary vato ny toeran'ny latabatra sy ny seza, vita avy amin'ny vy kosa ny latabatra ary vy mirandrana ny seza, manga ny lokon'ny latabatra ; eo ambony kosa ahitana vera sy lafika lovia vita avy amin'ny tsihy norariana, misy elo be mivelatra eo amin'ny akaikin' ny latabatra izay miendrika efajoro.

Toerana fivarotana boky ambany trano eva miloko fotsy. Ahitana boky mipetraka eo ambony latabatra milafika manga. Boky efa tonta mifanongoa maromaro, ao ambany kosa ahitana koveta miloko manga sy mena izay mbola misy boky ihany koa ao anatiny.

Lehilahy maromaro somary efa nahazoazo taona, mijorojoro amin'ny sisin-dalana. Mitafy bodofotsy misoratsoratra mena sy fotsy, mavo sy mainty. Sarisarim-boninkazo miloko mainty. Manao satroka penjy, ny iray kosa mitondra tehina.

Fisakafoanana iray : somary manopy mavo mena ny rindrina ary misy soratsoratra eo aminy, vita avy amin'ny hazo avokoa na ny seza na ny latabatra, ny seza lava fiankinany miloko volomboasary sy miloko fotsy, misy jiro miloko fotsy eo ambony ary ahitana arendrina miloko ny sainam-pirenena malagasy fotsy sy mena ary maitso.

Amorontsiraka misy ranomasina miloko manga sy lanitra manga, ahitana rahona kely teboka fotsy fotsiny. Tanàna ahitana tafo hazo sy trano falafa, misy ravin-tsatrana sy ravina somary matsiratsiraka eo ivelany, eo ambonin'ny sisin'ny lavarangana kosa ahitana akorandriaka miloko fotsy sy mainty.

Tovolahy kely mitazona fanamina mpanao baolina kitra miloko mainty mipetraka eo ambony seza, ao aoriany mipetraka kosa, misy lehilahy anankiroa, ny iray manao fanamiana miloko fotsy ana mpanao baolina kitra, ny iray kosa mitazona ankanjo fotsy misy soratra manamarika ny mpihira iray.

Sainam-pirenena, miloko mena ny tokotaniny. Eo ampovoany kosa misy tsipika lehibe miloko manga. Ao anatin'ny loko manga misy boribory miloko fotsy.

Vehivavy manga fihodirana maka sary somary mihorirana. Mirandrana ny volony ary notohizana tamin'ny solo volo, somary natao mifatotra ao aoriana. Manao kavina miloko fotsy miendrika voninkazo mipetaka amin'ny sofiny. Nosoritana mainty ny volomaso ary nasiana somary lavalava toy ny mason-tsaka ny masony.

Saina famantarana mikopakopaka mitsatoka amin'ny andrim-by, somary manga kosa ny lanitra ao an-damosina ary ahitana rahona kely, miloko manga sy mena ny saina, manaraka ny halavany ary misasaka eo ampovoany, eo amin'ny faritra ampovoany kosa ahitana sary famantarana anaty mahitsy zoro miloko fotsy, misy sarina voanio sy tafondro miloko manga sy mena.

Tranotrano hazo kely notafiana betsilay fanamboarana irony kodiaran-droa vohizin-tongotra irony. Eo amin'ny hazo eo amin'ny tafony ahitana kodiarana roa mihantona. Ao ambany kosa misy tovolahy maromaro manamboatra irony kodiaran-droa irony.

Lolompaty lehibe mipetraka eo ambon'ny gorodona miloko mena, mavo manopy volontany ny volony, ny helatra ao ambany kosa ahitana boribory mena toy ny maso, mainty ny eo ampovoany.

Trano andalam-panamboarana efitra lakozia no mivoaka ny sary : ahitana varavarankely tsy mbola vita ary trano tsy mbola voalalotra, misy koveta vita avy amin'ny simenitra anankiroa namboarana eo aminy, atao fanasana lovia ny amin'ny sisiny kosa malama ohatra misy tsi pitsipika.

tehilahy mandroaka saretsy miloko mainty ny ombony fotsy misy sisiny maintsy kosa ny saretsiny mitazina karavasy ary manao an-kanjo m-pamanga sy mpadaloha miloko volomboasary sy satroka mainty ao anaty sarety ao ariana kosa misy tovolay kely manao an-kanjo misy satroka miloko mainty mandalo amin'ny ara-be sy mary lenaniorana

Fiangonana Loterana Malagasy miloko fotsy ny fiangonana, misy tilikambo avo be somary boribory, misy tafo matsoko miloko mena ary hazofijaliana vita avy amin'ny vy ny eo amboniny. Eo amin'ny tilikambo kosa ahitana takelaka lehibe misy soratra Loterana Malagasy miloko manga sy ny sary famantarana ny fiangonana.

Fitaovana fanoratana amin'ny fitaratra misy loko izankarazany: mainty, volomparasy, fotsy, mena, volondavenona, volombolamena; ny ao aoriana kosa ahitana ireo fitaovana fanoratana amin'ny taratasy fotsy sy latabatra hazo.

Voangory kely miloko mainty, enina ny tongony; somary lavalava fisapisaka ny vavany; mainty kosa ny lokon'ny eo an-damosina ary ahitana toy ny tsilotsilo kely miloko mavo. Mandady eo amin'ny ravina somary voloina, miloko mavo manopy maitso.

Talantalana vita avy amin'ny vy anaty tsena lehibe fivarotana ireo fitaovana sy kojakoja ilaina amin'ny fianarana. Misy ireo kahie, ireo penina sy karazana penisilihazo ary famafana gaoma.

Tsofa fandidiana hazo efatra, somary arafesenina, mavo ny tahony. Ny kely indrindra no avy any ambony, manaraka ny salasalany ary ny lehibe indrindra no avy atỳ ambany. Eo ambanin'ny tsofa lehibe, ahitana famahana bilao miendrika tànam-poza.

Voninkazo maromaro maniry anaty koveta kely miloko maitso mipetraka eo ambony varavarankely. Ahitana voninkazo matavy raviny miendrika voninkazo voahirana. Misy ny fotsy tanteraka, misy kosa ny manopy mena. Ao ny boribory somary botabota ny raviny ary manopy mavo. Ahitana ihany koa lavalava toy ny ravina kesika.

Boky lehibe amin'ny teny vahiny miloko fotsy, ahitana sarina tovolahy sy tovovavy roa matory eo ambony fandriana; mifampiondana ary mifanakaiky ny orony sy ny vavany. Eo amin'ny fonony kosa misy soratra miloko mena, ao aoriana ahitana ravinkazo miloko maitso somary mandady toy ny ravina voahirana.

Mahita ireto tetika fary fotsy malemy boribory eo ambony latabatra ireto aho dia mahatsiaro ny fahazazana. Rehefa mamonjy famadihana any ambanivohitra dia tsy maintsy misy mpivarotra azy itony eny amin'ny sisim-pasana eny. Variana ery mijery ireo mpivarotra efa mailaka sy kinga mitetika azy. Tsy ankijery intsony fa mitetika dia manala ny tonony.

Vorombola iray lehibe miloko maitso ny tendany, manga kosa ny tratrany ary soratsoratra mainty, fotsy sy manga ny lamosiny sy ny elany. Misy sanga kely miloko mainty eo amin'ny lohany. Ao anaty alanan-javaboary voaaro ny misy azy ary misy fefy vy boribory kiloadoaka.

Tsena fivarotana akanjo. Misy akanjo fotsy mihantona lava tohitena somary malalaka, ny eo amin'ny vozony : ahitana lamba napetaka nozairina somary mivaky misy sarina ragidro sy sarintanin'ny afrika misy tsipika mena sy volomboasary ary maitso, eo amin'ny kibony kosa misy sary somary boribory toy ny endrika halohalo ary misy paosy.

Anisan'ny mampiavaka sy mampalaza an'i Madagasikara manerana izao tontolo izao ity tsingin'i Bemaraha ity. Misarika mpizahatany maro isan-taona izy ity. Ity tsingy ity dia azo avy amin'ny fahapotehan'ny vato, vokatry ny ranon'orana maro nifanesy.

Toeram-pivarotana akanjo mafana amoron-dàlana mihantona amina sisina lavarangana, misy akanjo mafana misy satroka miloko mavo, mena, volomparasy, mavokely misy soratsoratra ary manga mitsipika volomparasy.

Famaky kely vita avy amin'ny vy avy notefena. Somary dombodombo ny lohany, ny lelany kosa boribory maka endrika telozoro tsy dia mivelatra be. Midaboka eo ambony tany ahitana fakofako sy tapa-kazo, manamorina ny sisin'ny arabe.

Tsena fivarotana fiinday ,eo ambon'ny talatalana miloko fotsy ahitana karazana fiinday maromaro ao ny miloko mainty, mavokely, fotsy, ary volombatolalaka ;eo koa ireomisybokotra fanendry ao kosa ireo fiitaratra tsy misy.

Toerana fivarotana boky. Eo ambony latabatra anoloana ahitana boky maromaro miloko volomparasy, misy soratra fotsy eo ampovoany, ahitana sarim-boninkazo miloko fotsy misy sisiny volombolamena ny avy any amin'ny sisiny ambony amin'ny ankavanana sy amin'ny ambany amin'ny ankavia.

Ity voalohany gazety natonta ny asabotsy fahatelopolo ny volana desambra telo ambin'ny folo sy roa ariva. Ahitana ireo firarian-tsoa ny taona vaovao ; eo aminy ao koa ireo vaovao ara-pôlitika sy ara-kolontsaina ary ny akon'ny fety ny taom-baovao.

Bitro lehibe anankiroa miloko fotsy, lava ny sofiny ; mandehandeha eny amin'ny talantalana vita avy amin'ny " bambou ", nalahadahatra miendrika mahitsizoro mitsivalana. Eo akaikiny kosa ahitana kesika vita avy amin'ny hazo, misy tafo tsy lena, misy rindrina vita avy amin'ny simenitra manodidina azy.

Efitrano fatoriana, miloko fotsy ny rindrina, misy lamba miloko fotsy kosa ny varavarankely. Ahitana fandriana anankiroa : ny iray lehibe antonona olona roa, misy lay fotsy ; ny iray kosa eo ankavanany, mifanongoa anankiroa ary lay mavokely no eo aminy.

Sary indray mitazana ahitana tanàna maro ao Iarivo. Ahitana trano maro mijoalajoala maro loko sy amin'ny endriny samihafa. Eo anoloana kosa ahitana zava-maniry maitso mijoalajoala.

Kiesika makarakara miankina amin'ny rindrina vita avy amin'ny hazo. Eo amboniny kosa ahitana sobika kely vita avy amin'ny bozaka sy rafia. Ao anatin'ny sobika ahitana voankazo maromaro toy ny mananasy, akondro ary ny zavokà.

Mpilalao baolina kitra, manao fanazaran-tena eo ambonin'ny kianja maitso. Manao fanamiana fotsy ny amboniny ary volomparasy kosa ny ambaniny. Fotsy ny kiraro ary volomparasy ny ba, ary an-damosina kosa ahitana ireo sarina mpanao baolina ao anatin'ny Barea Madagasikara.

Sary hosodoko natao amin'ny lamba fotsy, mampiseho sarina lakan-kely iray ahitana olona maromaro ao anatiny. Misy lay vita avy amin'ny bemiray natambatra miloko mavo, maitso, mena ary manga eo aminy.

Trano lehibe maro rihana miorona amoron-dalana miloko volontany somary matroka ny rindriny, fitaratra kosa ny varavarankely rehetra miakatra ao, eo amboniny ahitana lavarangana vy sy tafo-trano kely maromaro.

Toeraa-pivarotana kojakoja ilaina ao an-tokantrano. Mihantona eo amin'ny talantalana ahitana famantaran'andro roa lehibe : ny iray mainty misy tsipitsipika mena, ny iray kosa mainty ranoray, mahitsy zoro ny endriny. Ao an-damosiny kosa ahitana an'ireo fampangotrahana rano, mandeha amin'ny herinaratra, sy fandrahoana vary.

Tsena lehibe fivarotana irony kiraro vita amin'ny hotritra vita malagasy, miloko volom-batolalaka vita avy amin'ny takelaka vato ny rindrina, ny varavarana kosa miloko mena vita avy amin'ny vy ary fitaratra ny anoloana, eo amboniny varavarana ahitana takelaka famantarana ny orinasa, takelaka mahitsy zoro miloko mena ary misy sarina voromahery miloko mavo amin'ny sisiny, fotsy kosa ny soratra eo aminy.

Hefitrano iray miloko fotsy. Ny ao anatiny maitso ny gorodina maka zorony manaraka ny rindrina misy seza vita avy amin'ny volotsangana norariana. Misy fitoerana mangamanga sy ondana kely misoratsoratra eo amboniny. Latabatra koa voarary vita avy amin'ny volontsangana eo ankaiky ny seza ahitana voninkazo miloko fotsy sy maitso.

Voninkazo maromaro maniry anaty zaridaina kely vita avy amin'ny simenitra, miendrika lakana kely misy tongony vy. Ao aoriana kosa ahitana trano lehibe miloko fotsy sy varavarana fitaratra. Eo anoloany ny fijanonana fiara maromaro.

Vata fitaratra fampirantiana karazana bibikely manan'elatra. Miendrika toy ny lolo ny velatry ny elany, ny eo ambony miloko toy ny ravinkazo, ny vatany sy ny lohany kosa mitovy amin'ny angidina manana pingo anankiroa aoriana toy ny valala izy.

Talantalana vita avy amin'ny vỳ anaty tsena lehibe iray. Ahitana ireo karazana vokatra azo avy amin'ny varimbazaha natao paty. Ao ny misy tsiro hena, akoho, makamba ary ny misy tsiro legioma.

Latabatra ahitana sakafo isan-karazany. Ao anaty lovia mahitsizoro afaka asiana zavatra maro ao anatiny ; ahitana voankazo toy ny voajabo, ahitana vary ihany koa. Misy lasary vita amin'ny laisoa sy karoty ary ahitana legioma toy ny korizety.

Saka kely mipetraka miandrandra ny lohany : misy fehy tenda mena eo aminy, miloko fotsy ny tratrany ary manopy mainty kosa ny lamosiny, ny lohany aoriana sy ny rambony ary ny tongony anankitelo, eo amboniny kosa ahitana hena voahodina anaty tsilena miloko mena.

Firavaka volamena, rojo mifanohy ny tadiny ary misy somary kely maromaro dia elanelanina lehibe anankiroa. Ny vatony kosa toy ny takelaka boribory misy sarina maso eo aminy ary eo ambany ahitana vato diamondra miloko fotsy anankitelo.

Toeram-pivarotana kojako izay isankarazany amoron-dalana eo ambony garaba ana sobika ahitana karazana mosoara kely vita avy amin'ny lamba marloko eo amin'ilolan'ny kosa hahitana sobika misiroany valopy sy lafika ary fonina kahe iroany eo amin'n'ilonany kosa ireo fonina finday sy ireo fanalàna hoho

Vato fanaovana trano miangona eo amin'ny sisin'ny arabe ahitana angady eo amboniny. Ao aoriana kosa ahitana tsena kely vita avy amin'ny hazo ny rindrina mivarotra zava-pisotro sy mofo anaty vata fitaratra.

talantalana anaty tsena lehibe vita avy amin'ny vy fivarotana ireo fitaovana momba ny fahadiovana. Ahitana ireo vokatra fiborosiana nify, ireo fisasana sy fanalana volo, ao koa ireo ranomanitra fanositra.

Mpivarotra amoron-dalana eo ambony baoritra kely amelarana takelaka hazo mahitsizoro nolafiana lamba kely miloko maintso mitsipitsipika eo amboniny kosa ahitana ireo karazana patalohan-dehilahy miloko manga volondavenina ary fotsy

Efitrano fanasam-bahiny iray lehibe. Miloko fotsy ny rindrina. Varavarana miloko fotsy ary vita amin'ny fitaratra. Ahitàna seza lehibe miloko manga sy miloko fotsy manopy volondavenona. Misy seza boribory vita avy amin'ny valiha ihany koa eo aminy. Latabatra mahitsizoro ny ao afovoany ary ahitana tavoahangy ao ambany latabatra. Miankina amin'ny rindrina kosa ahitana takelaka ny mpitandro ny filaminana.

Lehiolahy somary efa lehibebe zarazara hoditra, solasola ny lohany ary fotsy ny volony. Ny eo ambany masony somary misy mangana, mitsiky mampiseho nify, manao lobaka fotsy sy palitao mainty ary kiravato miloko manga antitra, misy teboteboka miloko fotsy.

Asa tanana malagasy hamidy. Ahitana paoketra boribory vita avy amin'ny rafia miloko fotsy sy mainty ary mavo sy maintso. Misy tahony vita avy amin'ny hoditra maramara. Ao an-damosina kosa ahitana taratasy lamba vita avy amin'ny rofia, misy sarina gidro mianika azo.

Boky miloko mainty. Mena lehibe ny anaran'ny mpanoratra ary mitsivalana eo ambony, eo ambany miloko fotsy kosa ny lohatenin'ny boky. Eo amin'ny farany ambany misy lavaka nahitana sarina maso miloko manga somary maranitra fijery.

Tovovavy lava volo, olioly, nofatorana ao aoriana ny volony, nozaraina roa ; ary ny antsasany navela hilatsaka ambany, ny antsasany eo ambony kosa somary naorina miendrika voninkazo ; nasiana sanga lavalava milatsaka eo anoloana sy avy eo amin'ny sofiny.

Takelaka taratasy miloko fotsy , misy rojo anankiroa misangiditra aminy, ny iray mirandrana toy ny bibilava, ny roa kosa rojo kely mifapitohy ary misy sarina fo mibontsina eo anoloana , mipetaka eo ampovoan'ny baoritra ahitana kavina kely miendrika sarina fo fisaka.

Tatatra vita avy amin'ny simenitra tsy misy rano. Misarona ny tapany, ny sasany kosa tsy misy sarony intsony. Ao anatiny ahiana fako toy ny vera kely vita plastika sy ravinkazo maina. Misy hazo maniry ihany koa ao, miendrika sarina fo miloko maitso ny raviny.

Latabatra kely miloko fotsy ahitana fitaovana maromaro miparitaka eo amboniny, toy ny milina fanaovana kajy, boky fianarana sy taratasy fandraisana naoty. Ao koa ny taroby, ny vatoaratra, ny visy ary ny milina fandrefesana herinaratra.

Lehilahy anakitelo milanja vatapaty ho ampiakarina ambony ny fiara manao azy an-tsoroka ny roa ny iray kosa mibata manohana. Samy manao satroka avokoa izy telo ary mitafy lamba botifotsy toy ny misikina. Ny fiara kosa miloko maitso.

Tavoahangy vy miloko fotsy ahitana menaka voanio mandry ao anatiny ; miloko volombatolalaka vita avy amin'ny vy ny sarony, mipetraka eo ambony latabatra vita avy amin'ny hazo , ao aoriana kosa ahitana voninkazo maintso mandady .

Efitrano iray, miloko fotsy ny rindrina ary mainty kosa ny tapany ambany. Ahitana karazana jiro mikiraviravy avy any ambony. Takamoa maro loko : ao ny mavo, maitso, manga ary mena. Misy koa ireo mangirangirana.

Rojo volamena misy sarina saka kely, litera lehibe "K" ary lolo kely eo aminy. Mipetaka eo amin'ny fitoerana rojo miendrika tenda tapaka.

Efitrano fivavahana, ahitana dabilio milahita manao andalana anankiroa ao aminy. Fotsy ny rindrina, somary maitso kosa ny ambaniny. Eo ambony alitara ahitana boky mivelatra sy kahie misy soratsoratra ary fanamafisam-peo mainty.

Latabatra fisakafoanana, misy lafika tsipika maitsomaitso. Eo amboniny ahitana vilia fisaka miloko fotsy, misy sisiny volom-bolamena. Ny ao anatiny kosa ahitana karazana "pates" lavalava somary lehibebe, vary, tetika hena sy ovy ary karaoty miaraka amin'ny nave kely boribory. Eo amin'ny sisiny kosa ahitana hena nandrahoana.

toeram-pivarotana irony seza lehibe fatao amin'ny trano fandraisam-bahiny irony ny rindrin'ny efitrano miloko volombatolalaka somary mitsipitsipika ny seza kosa miloko volombatolalaka sy fotsy eo amboniny ahitana ondana miloko maintso manopy manga sy volomparasy ary volomboasary mahitsizoro misy latabatra eo anolohany ary misy voninkazo eo amboniny

Toeram-pivarotana kojakoja sy fitaovana an-dakozia mihantona ambonin'ny talantalana. Ahitana ireo sarina lovia sarina sopiera vita avy amin'ny fitaratra, misy tahony mainty. Etỳ ambany kosa ireo fanatatavanana zavatra vovony, aminy ilany ahitana ireo karazana fantsona sy lovia fitondrana sakafo.

Pejy voalohan'ny gazety "Taitra Maraina", nivoaka ny zoma valo amby roapolo jona efatra amby roapolo sy roa arivo. Ahitana ireo vaovao ara-pôlitika momba ny voka-pifidianana, ireo vaovao ara-kolotsaina sy ireo vaovao ara-toekarena.

Fiara tsy mataho-dalana miloko volombatolalaka, mandalo ny arabe ; ary aorinany kosa ahitana fiara kely miloko volombatolalaka ihany koa, sy fiara fitateran'entana miloko mena. Eo amboniny ahitana irony tsivalan-kazo miloko mena sy fotsy, manambara ny halavan'ny fiara tokony hiditra eo amin'ny lalana.

Sahafa mipetraka eo ambony latabatra vita avy amin'ny takelaka bakoly, misy trondro maina ao anatiny. Eo amin'ny ilany kosa, ahitana saka kely telovolo, mipetraka mijery ilay trondro maina.

Isaky ny mahita lodisia mena maniry toy izao aho dia mahatsiaro ny fahazazana. Tamin'ny mbola nianatra izahay dia mandeha mangalatra ny lodisian'i Masera ao an-tokontany foana. Dia rehefa azo ny mena dia alaina ny voany dia omena ny namana hoe io mba horoy, fofony fa manitra ! Akasoka amin'ny orony ilay matsilotsilo eo amin'ny hodiny dia mitomany amin'izay izy satria marary.

Takelaka fanaovana dokambarotra vita avy amin'ny vy mahitsizoro mitsangana, mitsatoka amin'ny vy fotsy boribory tokana, mipetraka eo amin'ny sisin'ny arabe natokana ho an'ny mpandeha tongotra. Misy mpandeha tongotra maromaro mandalo eo akaikiny. Aorianany kosa ahitana andrinjiro vita avy amin'ny simenitra. Amin'ny ilan'ny sary avy amin'ny ankavanana ahitana fefy vita avy amin'ny vy.

lehilahy iray mijoro eo akaikin'ny fiara kodiaran-droa manamboatra entana na tsilena eo amboniny; manao lobaka lava tanana miloko volom-parasy somary volon-davenina, manao satroka sy pataloha miloko manga ary kapa miloko fotsy, misaikelika kitapo kely karikary

Saina famantarana firenena iray, mizara efatra ny saina manaraka ny halavany sy manaraka ny fitsanganany : amin'ny ilany havia mizara roa fotsy ny ambony ary manga, ny ambany ahitana kintana manga ny eo amin'ny fotsy, ny amin'ny ilany havanana kosa mena ny ambony ary fotsy ny ambany, ahitana kintana mena kosa ny eo amin'ny fotsy eo ambany.

sary famantarana fotsy ny tokotaniny misy fari-bolana milokomena eo aminy ao anatin'ny faribolana kosa misy mahitsizoro lavalava ny iray miloko mainty ny eo ambany kosa miloko maintso manaraka miloko maintso ary telozoro miloko mainty ny eo amboniny toy ny endrika trano fiangonana ny paoziny ao aoriana kosa ahitana sarin'ny madagasikara somary manjavon-javona miloko maintso

Sainam-pirenena Libiana miakatra mitsatoka amin'ny hazo vy mipetraka amin'ny tady mikopakopaka amin'ny lanitra miloko manga, mahitsy zoro ny saina, mena ny amboniny manaraka ny an-davany, fotsy ny ampovoany ary mena ny ambany, ireo ampovoany amin'ny loko fotsy ahitana sarina hazo lehibe miloko maitso.

Lehilahy lehibe somary efa nahazohazo taona manao sori-bilana, manao akanjo miloko fotsy ny ao anatiny, misy fehitenda mainty misy tsipika fotsy sy volondavenona, manao palitao miloko mainty, eo amin'ny lohany kosa misy fandraisam-peo kely miloko mainty misy sisiny volomboasary.

Sary famantarana ny anjerimanontolo mampianatra momba ny lalàna sy ny politika. Miloko fotsy ny tokotaniny, eo afovoany kosa ahitana pentipentina miendrika faribolana miloko maitso, manga ary mena sy soratra lehibe miloko mainty ary sarina andriamby miloko fotsy sy mainty ny tapany, mandray sarina olona kely anankiroa.

Talatalana vita avy amin'ny vy anaty tsena lehibe, fivarotana ireo vokatra fanosotra sy fanasana volo sy tarehy. Ahitana ireo menaka fanosotra amin'ny volo, manatsotra volo, ireo ranon-tsavony fanatsorana volo fatao amin'ny volo olioly ary fanakobanana volo.

Trano lehibe vita avy amin'ny simenitra andalam-panamboarana; Nofefena betsilay miloko mena sy fotsy ary manga; eo avelan'ny betsilay kosa ahitana angona vato kely maromaro; misy olona mitsangana manamboatra eo ambonin'ny trano.

Lehilahy somary bebe kibo : manao lobaka fotsy misy tsipika fotsy sy manga ny tapany ambany, manao pataloha mainty sy kiraro mainty, milanja pôketra mainty eo anoloana, manao tanana am-paosy.

Vilia fisaka miloko fotsy somary miendrika taly tenona ny molony. Ahitana karazana voankazo maro avy any amin' ny faritra atsinanana ao anatin: toy ny laotisia vazaha, ny voana rotra somary volomparasy ao ny garana manompy mena, voasary makirana miloko maitso, ny sahonambo ...

Pensilihazo maromaro samihafa loko mitsangana anaty fitoerany samy misy gaoma ny lohany ary mifatotra amin'ny taroby miloko volom-bolamena misy mena, maitso ary fotsy.

Miaramila manao matso eo amin'ny arabe : manao akanjo lava tanana sy arotanana, pataloha lava sy kiraro lava mainty avokoa ; misy arobala sy fitoerana basy eny an-tratrany ; manao satroka ny sasany ary ny sasany kosa manao aroloha manarona ny vava sy orona.

Sambo lehibe miloko fotsy ny tampany ambony, manga ny eo amin'ny kibony ary mena kosa ny fanambanina ; eo amin'ny loko fotsy ahitana soratra manga miloko salama jema avy eo amin'ny vatany sambo ; eo amin'ny lohany eo akaiky ny familian'ny mpanamory kosa ahitana sarina vatofantsika anaty boribory mangamanga.

Tovovavy enjeniera manamboatra herinaratra, manao satroka plastika manga, aron'akanjo volondavenona misy tsipika maitso sy fotsy, mitazona bara paingotra.

Amponga maro anaka miloko mainty, ny seza somary efa potika, misy fivelesana roa vita avy amin'ny hazo mipetraka eo ambony lafika mainty, ny aoriana kosa ahitana sahafa be miloko mainty sy volombolamena.

Zavamaniry any amin'ny fanambanin'ny ranomasina : ahitana karazana lomotra sy hazo somary boribory ao ambany, misy trondro kely misoratsoratra sy sokatra lehibe milomano ao anatiny, ery amin'ny sisiny kosa ahitana iron'ny vato misy soratsoratra irony.

Latabatra fisakafoanana, vita avy amin'ny hazo. Ahitana fiteteha-kena kely, natao lafika vera eo amboniny. Ao anatin'ny vera somary fotsy kosa, ahitana ranom-boankazo misy rôtrany fotsy eo amboniny. Eo amin'ny ilany kosa ahitana vazy boribory, vita avy amin'ny bakoly, miloko manga, sy ahitana sarim-boninkazo misoratsoratra volombolamena.

Vehivavy mipetraka eo ambony seza. Norandranina amin'ny tovana miloko mavo sy volomparasy ny volony. Manaraka ny loha ny randrana eo anoloana. Ny eo an-tampony kosa natao toy ny tsihy norariana. Nofatorana eo ambony ary noladinina natao boribory ny famatorana azy. Ny ambiny kosa milatsaka mankeo amin'ny soroka.

Fitaovana sy kojakoja fampiasa ao an-dakozia rehefa mahandro, ny farany ambony ahitana : sivana, antsy ny manaraka, sotrobe roa fisaka , sotro fanosorana menaka somary rovidrovitra, sotro fisaka mahitsizoro , sotrobe ary tapa-kazo, vita avy amin'ny hazo avokoa ny tahon'ireo fitaovana ireo.

Sary famantarana gazety iray momba fanatanjahantena ; miloko manga ny tokotany ahitana sarin'izao tontolo izao kosa amboniny, eo amin'ny farany ambony eo ampovoany misy takelaka fotsifotsy misy ny anaran'ny magazinina ary ny eo ambany kosa miloko mena.

Latabatra fisakafoanana vita avy amin'ny hazo mitsipitsipika misy sisiny vy boribory. Eo amboniny, ahitana lovia bakoly fisaka boribory. Eo anatiny misy akondro, tetika mofo nasiana voatabia sy ravina kely ary tetika zavokà novakiana roa. Misy vilia baolina mainty ahitana frezy sy ronono ao anatiny.

Toeram-pivarotana hani-masaka amoron-dalana : misy lovia fotsy misy lasopy sy paty vita malagasy ao anatiny, ahitana potika ahi-maitso sy sotro gasy ; eo amin'ny ilany kosa, vata fitaratra ahitana ireo toton-kena sy henan'akoho fatao ao anatin'ny lasopy.

Eo ambony latabatra kely vita avy amin'ny hazo makarakara ahitana lovia fotsy sy vita avy amin'ny bakoly miendrika mahitsijoro anankiroa. Ny iray ahitana hena nofisahana natao boribory sy mofo dipaina notetehina, ny eo amin'ny iray kosa ahitana hena natao lavalava.

Tovovavy iray manao akanjo miloko volomboasary ambony ary kilaoty fohy mainty ambany mipetraka eo ambony tsihy notafiana gony paka, eo amboniny kosa ahitana lavanila maromaro natokotoko efa matoy ahahy, eo amin'ny sisiny an-damosiny ahitana tavoahangy plastika maro milahatra misy lavanila ahahy ihany koa ao anatiny.

Talantalana misy boky miloko mainty vita avy amin'ny vy. Ny eo amin'ny farany ambony ahitana boky mitsangantsangana manaraka ny halavany sy fakan-tsary eo alohany. Ny eo ambany kosa boky mitsangana ary ahitana sarina sokatra miloko mainty. Ny eo amin'ny farany ambany midaboka avokoa ny boky.

Tovolahy maromaro, mpanao baolina kitra, manao fanamiana miloko mainty misy tsipika mena eo amin'ny tratra sy eo amin'ny tanan' akanjo; ny iray eo ampivoany manao satroka sy solomaso, eo anoloany kosa ahitana zanak'ombikely miloko fotsy sy mainty.

Tovolahy maromaro mpanao baolina kitra, mitsangana manao boribory eo ambony kianja maitso. Eo afovoany misy lehilahy manao akanjo mavo sy mainty mipetraka. Ny ao aoriana kosa manao akanjo volombakilalaka misy sisiny mena.

Toerana fakana vola mipetaka amin'ny sisina trano. Mainty ny lokony eo ampovoany ahitana irony milina fakana vola irony. Maitso kosa nivaravarana eo amin'ny ilany ary vita avy amin'ny vy, misy seza toy vata miloko fotsy eo akaikiny.

Satroka mena misy bokotra mifono mena ihany koa eo amboniny, misy fanarona masoandro mihandrona eo ambony ravinkazo toy ny ravina voamadilo, misy tanana mitazona.

Tanana vehivavy misy peratra volafotsy eo amin'ny ankihibeny, mitazona boky misy fonony tsy lena ; fotsy ny lokon'ny boky, ahitana sarin'ny filoham-pirenena Amerikanina mipetraka, manao akanjo mainty sy pataloha mainty eo amin'ny fonony.

Talantalana vy misarona fivarotana mofo, ao anatiny misy vilia fotsy sy bakoly roa. Ny iray misy mofo anana miendrika boribory sy ravin-tsalady, ny ilany kosa misy mofo miendrika mahitsizoro.

Boky mipetraka ambony lafika miloko maitso, anankitelo no milahatra : ny amin'ny sisiny, ny sisiny miloko fotsy ; ny ampovoany kosa miloko volomboasary ny fonony, ahitana sarin'olona mitaingina soavaly, ny iray kosa manosika avy ao aoriana.

Toeram-pivarotana kojakojan-dakozia eo ambony latabatra hazo : ahitana ireo vilany vy fotsy misy tahony hazo maromaro, mifanaingina miisa dimy, manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra . Eo amin'ny ilany kosa : ahitana vilia baolina fotsy misy karazany telo, misy sary voninkazo manga sy maitso eo aminy.

Trano lehibe iray misy lavarangana kely anoloana. Miloko mavokely ny rindrina, ny lavarangana kely anoloana kosa misy fefy vy miloko fotsy, fitaratra ny varavarankely ary vy kosa ny varavarambe, voahodidina tamboho miloko fotsy ary vavahady vy miloko volombatolalaka.

Zaridaina kely voahodidina biriky fambolena anana. Ny avy amin'ny sisiny ankavian'ny sary, ahitana tsaramaso maniry, manaraka kosa ny salady. Eo ampovoany, ahitana ireo karazana tongolo gasy, tongolo ravina ary tongolo be. Amin'ny ilany ahitana laisoa sy soflera ; misy silena kely nafatotra amin'ny hazo natao aro vorona.

Tovovavy manao ankanjo fotsy eo amboniny ary misy soratra mainty sarina voninkazo eo anoloany. Manao zipo lava ka hatreo amin'ny ranjo somary mivalombalona, ny tanany havia mitazona ny zipo, ny tanany ny havanana kosa mitazona kopetra mainty.

Mpilalao baolina entin-tanana eo ambon'ny kianja : ny andaniny manao ny fanamiana mena ambony ambany, ny ankilany kosa mena sy fotsy misy sisiny mavo, eo ambony kianja vita avy amin'ny simenitra ary misy tsipika miloko mena sy fotsy ary mavo izy ireo no milalao ; ery an-damosiny kosa ahitana rindrina feno sarisary isankarazany.

Baoritra fanafody mahitsy zoro fotsifotsy, misy tsipika mena sy mena. Misy ny soratra fatran'ny fanafody sy ny anaran'ny fanafody fotsifotsy. Mipetraka eo ny fatrany, ny lanjany. Fanafody natao hiarovana amin'ny tazo sy hanalefahana ny fanaintainana.

Trano lehibe anankiroa, ny iray mitsivalana avy aorina, ny iray kosa maka sisiny mitsangana, toy ny efitrano fianarana, biriky tsy miloko ny rindrina, ny tafony kosa vita avy amin'ny fanitso miloko mena, ahitana lavarangana fotsy vita avy amin'ny hazo manodidina azy.

Ranomasina miloko manga manompo maitso, misy vatovato miloko mainty manodidina azy, ahitana nosy kely ery anoloana, misy ahitra maitso sy hazo fohifohy maniry, manga dia manga ny lanitra.

Sary vongana miendrika elefanta roa, amidy, vita sokitra tamin'ny tanimanga miloko fotsy sy volondavenona. Ny iray lehibe, misy sarina voninkazo miendrika lamba eo an-damosiny. Ao aorian'ny sary vongana kosa, ahitana ravinkazo maitso sy takelaka mena.

Toeram-pisakafoanana lehibe sy fandraisana lanonana. Miloko fotsy ary misy boribory, ny lavarangana miloko mainty. Eo amboniny kosa ahitana sarina voromahery mamelatra elatra. Eo an-tokotany misy toerana voatokana hoan'ny fiarakodia, mirarivato ny làlana. Ahitana ravinala anaty vazy ihany koa.

Sary famantarana orinasa iray misehatra eo amin' ny fanamboarana trano. Miloko fotsy ny tokontaniny somary maka ambanimbany amin' ny sisiny avy amin' ny ankavanana ahitana sarina litera miendrika trano, ary misy fari-bolana mainty miakatra mankany amin' ny sisiny ankavia ambony. Misy sarina kintana eo amboniny, eo ambany kosa ny soratra mpanorina nofy.

Tovovavy manga fihodirana, somary ngitangita volo. Mirandrana mandady manaraka ny lohany, misy randrana lehibe ary misy kosa ny madinidinika. Mifatotra eo an-tampon-doha ary ny rambony milatsaka ambany. Misy lamba fotsy manarona ny sorony.

Fiangonana protestanta lehibe efa rava tsy misy tafo intsony, miloko fotsy, manga ny varavarana mena kosa ny varavaran-kely efa simba ny tohatra miakatra ao aminy.

Vy boribory lava misy nisampasampana toy ny taolan-trondro isaky ny sampana ahitana irony jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro miendrika lohana bibilava irony miloko mainty eo aminy, ao aoriana kosa ahitana irony takelaka fatao amin'ny tany ao an-trano ary aoriana kosa misy tranoeva miloko mena.

Pejy voalohan'ny gazety ahitana ireo vaovao voarakitra ao anatiny. Eo ambony ny anaran'ny gazety, eo ampovoany kosa iro loha-tenim-mbaovao maro isankarazany. Aty ambany no ahitana ireo dokam-barotra maro.

Lehilahy mipetraka ambony kodiaran-droa miloko fotsy sy manga eo amin'ny sisin-dalana manao satroka mainty, akanjo lava tanana mafana sy pataloha ary kiraro mainty. Ao aoriana ny seza hipetrahany, ahitana aro loha miloko mainty ihany koa.

Toeram-pitsangantsanganana mahafinaritra ahitana vato lehibe misy lavaka eo ampovoany ; misy olona mijoro maka sary eo ambony, etỳ ambany kosa ny mitifitra ny sary. Somary bozaka maina ny manodidina azy.

Trano lehibe roa maro rihana : ny iray vita avy amin'ny takelaka mainty, ny iray kosa vita amin'ny fitaratra. Eo anoloan'ny iray misy fiara mijanona maromaro ary eo alohan'ny trano fitaratra ahitana kodiaran-droa.

Fitaovana fandraofam-pako miankina amin'ny vatolampy, misy tahony hazo ary miloko mainty sy volondavenona. Ao aoriana misy bozaka maitso kely vao mamelana.

Mpampatsiahy ilay hira iray izay hoe : iny vodilanitra iny mahamanina, ranomasina mitopatopa tarafin'ny tara-masoandro mody mivolombolamena, erỳ misy mpanarato mody miaraka amin'ny lakan-kely.

Takelaka famantarana manondro toerana fisakafoanana. Vita avy amin'ny simenitra miloko mainty ny ao anatiny. Maitso kosa ny sisiny, ahitana sarina vorona manidina mifatotra amin'ny soratra miloko fotsy.

Foza kely, fotsy mangarahara ny tongony ary miisa valo, manompy mavo sy fotsy kosa ny lokon'ny tanabehany anankiroa, ny vatany somary mavo manompy mainty ; misy maso anankiroa lehibe mivoaka eo ambony lohany, mitazona toy ny biby kely miendrika kadradraka ny tanabehany.

lehilahy malagasy sy mary fanaso aso taona mipetraka ambony seza miloko fosy tsy maro miorirana ny nohany ary misokatra kely toy ny teny ny vavany manao tanana roa eo anoloana izy manao lobaka manga misisiny fosy ary palitao maintsy

Sainam-pirenena iray mitsangana amin'ny andrim-by mivelatra, mikopakopaka tsofin'ny rivotra, ao an-damosina kosa ny lanitra manga dia manga somary mandalo rahona kely fotsifotsy. Mizara roa manaraka ny fitsanganany ny saina, maitso ny tapany havanana, fotsy kosa ny tapany havia. Eo ampovoany manasaraka azy ireo misy sarina kintana mena ao anaty vola-tsinana miloko mena ihany koa.

Asa tanana malagasy vita avy amin'ny hazo sy vato. Miankina amin'ny rindrina miloko fotsy somary efa vasobasoka. Ahitana vato namboarina ho lavalava, maranitra ny lohany. Ao kosa ireo fisapisaka toy ny vato fanaovana sabàka, misy miloko mainty sy mavokely. Ao ireo natao boribory toy ny kanety miloko fotsy, mainty ary soratsoratra. Ao aoriana kosa ahitana sary sikotra ana lehilahy iray vita avy amin'ny hazo.

Vehivavy somary zarazara hoditra, mirandrana mandady ny lohany, ny volony ary miakatra eo an-tampon-doha ; misy mirandrana kosa milatsaka manarona ny andriny. Somary miorirana ny vehivavy ary manao akanjo miloko manga misy vozony. Ao an-damosiny kosa ahitana dabilio.

Sary sokitra vita malagasy, vita avy amin'ny hazo. Ahitana sarina trondro, sarina sokatra, voay ary olona. Misy voano sy laona ihany koa, eo akaikiny miantona eo ambony kosa mahitsy zoro ahitana sarin' olona miloloha rano natsaka sy olona milanja kitay.

Tavoahangy boribory lavalava miloko maitso, fitoerana savony ranony. Fotsy vita avy amin'ny plastika ny sarony, eo amboniny ahitana taratasy mipetaka misy sarin'i Madagasikara miloko mena, misy loko mavo ary misy soratra mainty eo ampovoany, misoratra eo ambany kosa ny laharana findain'ny mpanamboatra azy.

Taloha aho rehefa miditra toeram-pisakafoanana dia saika ahitana an'itony karazana sarina voankazo itony mipetaka amin'ny rindrina na koa lafika latabatra fisakafoanana. Misy voankazo tsy fahita firy eto Madagasikara anefa koa misy toy ny amin'ity sary ity voankazo fahita eto avokoa toy ny : mananasy ; papay ; voanio ; akondro ; voasary ; ny manga. Saingy tsara fitetika ilay izy dia marevaka ny lokony ka mampitsiriritra sy mampitelin-drora erỳ ny mahita azy.

Latabatra lavalava misy lafika fotsy, manodidina azy kosa ny seza plastika miloko mavokely sy manga. Eo ambony latabatra ahitana lovia vita avy amin'ny plastika miloko manga sy mavokely, ary mosoara miloko mavokely. Ahitana kaopy vita avy amin'ny taratasy, misy sary olona mavokely ihany koa.

Tavoahangy mangarahara kely anankiroa: ny iray misy irony menaka madity fanosotra amin'ny volo, mba hitazona ny volo hiorongorona, ny iray kosa fanao amin'ny tarehy. Miloko fotsy ny iray, manompy mena kosa ny iray

Sambo lehibe, miloko fotsy ahitana rihana maromaro miantsona amoron-dranomasina. Misy tohatra avo miakatra ao aminy, ahitana anankitelo izy ireo ; eo ambany kosa misy varavarana kely anankiroa ; eo ambonin'ny sambo ahitana sarina tafondro miloko mainty.

Anisany mahasarika mpizahatany eto Madagasikara ny rova sy tanàna nitoeran'ny mpanjaka, ireto trano vita avy amin'ny hazo misy tafo tanimanga maromaro ireto, izay mimanda miloko fotsy sy misy arofanina maitso ireto izao dia anisany mampiavaka azy amin'ny firenena maro, ahitana vavahady samihafa ny fidirana ao aminy.

Gamata fanaovana lalotra simenitra, misy angady misy tahona hazo ao anatiny. Manodidina azy kosa ahitana siny miloko manga sy bidao miloko mavo anankitelo ary miloko manga lehibe iray. Ao aorianany ahitana zaridaina boribory notomerina biriky misy hazontsaina lehibe eo ampovoany ary voninkazo mamelana maitso sy mavo.

Osy lehibe roa any anaty bozaka ny ray mainty manana tandroka miolana ,ny ray kosa fotsy ary lava ny tandrony sady miolana ny masony somary mainty sy mavo .

Vata fitaratra fivarotana savony manitra isankarazany : ao ny miloko mavo, miloko maitso, ny mavokely, ary ny fotsy. Manana hanitra voninkazo isankarazany toy ny raozy, ny lisy ; ao kosa ireo manitra voasarimakirana, ny manitra vanila.

Raoby tohy tena maitso volomboasary, vita avy amin'ny lamba somary malamatra mangirana. Ny eo amin'ny vozony ahitana sary miendrika ravin'ampanga manga sy mena. Ny tanany mibontsina ny ambany kosa mivelatra toy ny rambon-trondro ary misy voninkazo manga eo ampovoany

Trano fisakafoanana iray lehibe, fitaratra ny rindrina, vy miloko mainty kosa ny sisiny, mahita ny any ivelany izay ahitana elo be miloko fotsy sy zaridaina miloko maitso. Voahodidina tamboho avo be vita avy amin'ny simenitra . Ny ao anatin'ny trano kosa ahitana latabatra vita avy amin'ny hazo sy seza, misy lafika malemilemy miloko fotsy eo ambonin'ny seza ; ny tafony kosa ahitana tsihy mirary.

Pejy voalohany ny gazety "Jejoo" , natonta ny volana Martsa sivy amby roapolo sy roa arivo. Ahitana ireo torohevitra mahasoa hahafahana manafisaka ny kibo sy manapotika ny tavy ; ao koa ny fomba fandrahoana ny ronono vita avy amin'ny soja.

Saina miloko fotsy ny ambony ary manga ny ambany. Misy sarina fo miloko volombolamena eo ampovoany ary misy satroka mpanjaka eo amboniny. Ao anatin'ny sarina fo misy manda anankitelo miorina ambony tendrombohitra miloko maitso. Manodidina sarina fo kosa ahitana rantsan-kazo sampany anankiroa miloko maitso. Eo ambany sarina fo misy samboady misoratra hoe : "fahafahana" miloko fotsy.

Rojo volamena anankiroa iambozonana vehivavy iray: manao akanjo miloko fotsy somary mampiseho tratra, misy vatony boribory ny rojo ary fotsy ny lokony, ny iray kosa somary lavalava milatsaka ambany.

Tamboho lehibe miloko mena, misy sisiny maitso sy vavahady vy miloko mena ; eo ivelan'ny tamboho misy hazo maniry ; eo alohan'ny hazo misy ny lalana voatokana ho an'ny mpandeha tongotra. Fiara sy lalan'ny fiara kosa ny amin'ny ilany ankavanana.

Mpivarotra voankazo amoron-dalana. Eo ambony tabatra ahitana vata plastika miloko fotsy fasiana ireo karazana voankazo efa voatetika madinika. Eo anoloana kosa misy fiara karetsaka mijanona sy ireo mpivarotra amin'ny kalesy hatositosika. Ao aorian'ny mpivarotra ahitana trano lehibe miloko fotsy ny rindrina.

Latabatra fianarana, ahitana solosaina mivelatra eo amboniny. Misy boky mikombona amin'ny sisiny, ary eo amboniny kosa alohan'ny solosaina, ahitana kahie misy soratra sy penina maromaro, mivelatra ; ahitana fitsipika. Misy kopy kely miloko fotsy, misy tahony mena, fitoerana penina sy pensily hazo.

Tovolahy roa milanja tondro lehibe iray amin'ny valia ; ny eo anoloana manao akanjo mainty sy kilaoty mena ; ny ao aoriana kosa akanjo manga sy kilaoty mainty, tsy manao kapa izy ireo mandeha amin'ny lalam-pasika.

lehilahy manao ankanjo tsy misy tanana fotsy sy kilaoty manga, mitsangana ambony seza, mandoko ny valintafo, mitazina loko amin'ny tanany havia ary ny tanany havanana kosa miakatra ambony , ao anaty trano miloko mavo ny rindrina ary misy sisiny fotsy

Vilany vy boribory, misy sarony manifinify somary mangirana. Misy tahony roa eo amin'ny sisiny sy sisiny ; eo ambony misy taratasy mipetaka, ahitana ny vidiny sy ny fatrany ary ny orinasa panamboatra azy.

Tsena iray lehibe miloko fotsy ny rindrina, fitaratra ny varavarana ary misy sisiny mainty. Misy tohatra miakatra ao aminy. Ao anaty talatalana ahitana ireo fitaovana fampangotrahana rano sy fitehirizana rano mangotraka miloko mavo. Eo amin'ny sisiny kosa ireo lovia vita avy amin'ny bakoly, eo ambany ireo kilaoty tsy lena ho an'ny zazakely sy lehibe.

Anaty vatakely misy lafika mainty vita avy amin'ny hoditra ahitana karazana peratra maromaro vita avy amin'ny volafotsy, ao ireo misy vato, ao kosa ireo misy sarina vonikazo, sarina ravinkazo, sarina lolokely eo aminy.

Fitaovam-piasana maromaro miparitaka amin'ny tany. Ahitana antsy be, fandokoana trano, tsofa, maritao, tandramokotra sy ny sisa... Misy kosa ireo mipetraka anatin'ny vata kely toin'ny antsy.

Efitrano fisakafonana iray. Eo ambonin'ny latabatra vita avy amin'ny hazo : misy lovia fotsy fisaka ary lovia jobo miloko fotsy ihany koa, eo amboniny ahitana lasopy sy hena ao anatin'ny ary sotro gasy ny rindrin'ny efitrano dia biriky tsy milalotra.

Takelaby fanaovana dokam-barotra miloko fotsy ,misoratra mavokely sy maintso eo ampovoany .Mipetaka amin'ny tamboho vato miloko fotsy ;eo aoriana kosa ahitana trano avo misy riana roa ,lavarangana miloko mena.

Tovovavy kely mirandrana manaraka ny lohany. Amin'ny laingom-bolony mifatotra : sosoa miloko mena, mavo, fotsy ary mavokely. Manao akanjo tohitena miloko mena misy tadiny mifatotra avy ao aoriana. Mitehin-kiho ny tovovavy. Eo anoloany kosa, ahitana irony tavoahangy misy menaka fatao amin'ny volo irony.

Mahita ity voan-kesika mipetraka eo ambony latabatra ity aho dia mahatsiaro ny fahazazana. Efa akaiky ny fotoanan'ny krismasy dia mihazakazaka izahay ankizy mandeha mitady voana kesika atao haingona hazo noely. Lokoina isan-karazany asiana tongony hanomezana endrika toy ny akanga.

Vehivavy botabota miankin-drindrina miloko maitso sy mavo. Manao akanjo mavokely ny vehivavy misy misorasoratra maintimainty kosa eo anoloana izay manao toy ny tady mifatotra. Manga ny pataloha anaovany. Ny tanany havia mitehan-kiho ; ny tanan'ny havanana kosa mitazona finday. Bory ny volony ary manao sori-bilana. Misy rojo volamena eny an-tendany.

Angidina miloko mena, manify somary volomparasy misy tsipitsipika ny elany, efatra no isany. Ny tànany kosa mipetraka eo ambony tahon-kazo mahia, lavalava somary maina.

Sary famantarana orinasa lehibe mpanodina vokatra avy amin'ny ronono. Miloko manga matroka manopy fotsy ny tokotaniny ; eo ampovoany kosa ahitana boribory miloko volomboasary toy ny endrika fraomazy. Misy soratra mainty mitsivalana eo amin'ny ary nahitana ny sakafo be fraomazy.

Akanjo sy pataloha amidy mivelatra eo ambonin'ny gorodona vita avy amin'ny hazo. Ao ambany ny ankanjoba misy satroka misy soratra fotsy eo ampovoany. Mivelatra eo ambony kosa ny pataloha mainty matevina. Ahitana kiraro anankiroa ihany koa eo amboniny.

efitrano fatoriana ahitana fandriana ho an'olon-debe nisy lamban'ny fotsy sy volombatilalaka misy sarisary eo amboniny misy ondana kely mahintsizoro ihany koa eo amin'n'ilany fandrinan- jazakely misy fefy aro fanona vita avy amin'ny hazo ary miantona eo hahitana kilalao miantona tohiny sarina trondro sy alita kely eo amin'nyoloany kosa misy latabatra misy jiro eo amboniny

Elakela-trano kely amin'ny tanàna iray, amin'ny ilany ahitana trano be misy rindrina miloko fotsy ; tsena kosa no eo ampita, misy varavarana hazo sy peta-drindrina maromaro eo aminy. Alohan'ny hidirana ny elakela-trano kosa, misy trano hazo fivarotana hena.

Tetezana iray miendrika "H" ny sisiny, misy jiro miloko volomparasy sy fotsy mamirapiratra manodidina azy. Alohan'ny hidirana ao kosa misy arabe mizara roa. Amin'ny sisin'ny arabe ahitana tamboho sy takelaka fanaovana dokambarotra.

Ahatsiarovako an'i Dadabeanay ny mahita masikita roy izao. Rehefa tonga ny faran'ny volana dia entiny foana izahay zafikeliny itsangatsangana eny Analakely ka mihinana tonotonona hena natohitohy amin'ny tovana kely itony.

Pejy voalohan'ny gazety nivoaka ny alarobia iraika amby telopolo jolay efatra amby roapolo sy roarivo. Ahitana ny fanomezam-boninahitra ny filoham-pirenena Andry Nirina RAJOELINA. Hita eo koa ny vaovao momba ny fananganana sy fanamboarana ny làlana eo Antananarivo.

Tavoahangy kely vita avy amin'ny fitaratra misy taratasy fotsy mipetaka eo ivelany, misy sarina endrika vehivavy sy sarina voninkazo miloko mavokely. Eo ambany kosa ahitana ny soratra "Ny voary". Menaka azo avy amin'ny "coco" nopotserina mangatsiaka ary fanosotra amin'ny tarehy sy ny vatana ary ny volo.

Sainam-pirenena kambojiana nanomboka tamin'ny taona valo amby efapolo sy vanlonjato sy arivo ka hatramin'ny taona fitopolo sy valonjato sy arivo. Manga ny tokotaniny, misy tsipika mena eo ampovoany ary ahitana sary trano miloko fotsy.

Efitrano fianarana miloko fotsy sy maromaro ny rindrina ambony ny ambany kosa miloko volombatolalaka. Eo anoloana ahitana solaitrabe miloko mainty sy latabatry ny mpampianatra ary seza vy lavalava mipetraka eo amboniny ny mpanabe. Ny rindrina avy ankavanan'ny mpanabe izay mitodika any amin'ny mpianatra kosa misy varavarana fitaratra lehibe anankiroa, eo ambony ahitana jiro lava manaraka ny valin-drindrina. Misy mpianatra maromaro mipetraka ambony dabilio.

Voalohany gazety nivoaka ny alarobia fito ambin'ny folo janoary efatra amby roapolo sy roa arivo. Ahitana ny sary ny filoham-pirenena malagasy Andry Nirina Rajoelina eo amboniny. Misy ireo vaovao ara-pôlitika sy ara-kolontsaina ary ara-panatanjahantena ihany koa.

Anisan'ny voankazo be otrikaina sy ilain'ny vatana ny voasarimakirana noho izy be "vitamine C" sy "Calcium" ka mampitombo ny hery fiarovana. Mety aminy avokoa na hanaovana lasary na atao ranom-boankazo fisotro.

Toeram-pitsangatsanganana mahafinaritra anaty ala. Ahitana rano mikoriana anaty harambato somary ivaiva mivarina anaty dobo somary lehibehibe miloko maitso. Misy ampanga manodidina andehanan'ny rano.

Boky malagasy mipetraka eo ambonina latabatra miloko mena vita avy amin'ny hazo ''ny lanitra sy ny fianakaviana'' no lohateny, angano noforonina hampitana amin'ny ankizy ny soatoavina malagasy no voarakitra ao, Lalao -Elina Razanadrika no mpanoratra azy.

Ankizilahy kely dongadonga mipetraka ampofoan'i Reniny : manao akanjo tohitena, kilaoty ambany mitsipitsipika maitso, manga ary volondavenona, misy vozony volondavenona sy paosy ary bokotra kely eo anoloana, manao bà-kiraro manga misy sisiny manga antitra.

Mpivarotra ambony latabatra amoron-dalana. Ahitana fitaovana maro eo amin'ny sisin'ny arabe toy ny siô, ny koveta, ny baolina kely, ny kaopy ary ny kilalao ho an'ankizy. Misy mamelatra elo be ary misy kosa mipetraka ambony baoritra kely.

Tovovavy zarazara hoditra, manao akanjo fotsy misy sarina fo miloko volombolamena, sy sarina vorona mavokely lava tenda anankiroa eo anoloana. Mirandrana ny volony, manao boribory mandady miodina amin'ny lohany, ary mitovana amin'ny tovana miloko mavo. Manao kavina lehibe mahitsy zoro izy, somary miondrika, ary mitsiky.

Vata fampangatsiahana lehibe miloko fotsy ; fitaratra kosa ny tampony eo ambony ary akisaka fotsiny rehefa manokatra azy. Ao anatiny ahitana ireo mofo tsy mila andrahoana intsony fa hafanaina sisa anaty baoritra.

Toeram-pivarotana amoron-dalana eo amin'ny lalan'ny mpandeha tongotra. Misy baoritra mipetraka eo amboniny ny sobika ahitana eo amin'ny boky fanaovana sary fandokoana sary ho an'ny ankizy irony. Eo amin'ilany kosa anaty sobika fisaka ahitana fikosehana rehefa mandro sy antsy nisy tahony miloko mainty sy maitso.

Boky miloko fotsy mipetraka ambony latabatra miloko fotsy vita avy amin'ny hazo, misy sisiny miloko volomboasary ary eo ampovoany ahitana sarina liona, eo akaikiny kosa misy kintana vita avy amin'ny hazo sy voana kesika, misy ravin-kesika voahaingo voankazo miloko mena koa eo akaikiny.

Alanjava-boary an'Ankarafantsika toerana natao hitsangatsanganana, eo am-pidirana ahitana takelaka lehibe miloko maintso manompo mainty ahitana ny hoe "tongasoa eto Ankarafantsika"misy fefy vita avy amin'ny zava-maniry manodidina azy, anisany alanjava-boary mahasahika mpizahatany maro ity alanjava-boary iray ity.

Efitrano miloko fotsy fanaovana fampirantina, eo amin'ny rindrina hahitana pikasary maromaro mampiseho ireo tanora mandala ny fanatanjahantena mitsambikimbikina irony, misy maromaro izy ireo ao no manidina ao kosa no mitsambikina miampita amin'ny tamboho.

Toerana fitsangatsanganana ahitana vy miendrika vy mivadika miloko maitso ary misy seza mihantona anankiroa eo aminy. Manodidina azy kosa ahitana voninkazo miendrika ravin-tsaonjo. Misy hazo andadizana ravina maromaro ihany koa manodidina.

Vata fampangatsiahana fivarotana vokatra vita avy amin'ny ronono voahodina. Ahitana boaty mangamanga sy mavomavo misy vokatra. Misy miloko mena sy volomboasary. Eo amin'ny ilany kosa misy voankazo amidy.

Vangovango volamena mipetraka eo ambony lamba fotsy. Boribory somary mitsipitsipika lavalava manaraka ny halavany ny vangovango. Ny hidiny kosa, vy kely anankiroa mifampitsofoka.

Sary hosodoko vita avy amin'ny loko rano. Mampiseho ny hakanton'ilay lalana voahodidina baobaba na reniala na koa hazo tavoahangy any Morondava. Anisan'ny toerana mahasarika mpizahantany be indrindra eto Madagasikara ito toerana ito.

Tsena fivarotana ireo kojakoja sy fitaovana momban' ny fahamanjana ; anaty vata fitaratra lehibe mananika ny rindrina sy manodidina azy ahitana ireo tavoahangy misy ranomanitra isankarazany, ao koa ireo misy ranon-tsavony fanasana loha sy fatao amin'ny volo.

Takela-by lehibe fanaovana dokam-barotra, mipetaka eo aminy ahitana dokam-barotra momba ireo menaka sy saosy fatao amin'ny sakafo, misy ny anaty tavoahangy, ao koa ny anaty boaty fitaratra misy sarony mena sy maitso.

Tanalahy mandady amin'ny tanana. Manopy fotsy sy misy teboteboka somary mainty mena ny lokony, boribory lehibe ny masony. Ao ambadika kosa ahitana ravi-manga maniry ary ahitana fefina trano kisoa sy bidao mihantona eo aminy.

Sary vongana vehivavy ambony tamboho mirarivato : miankanjo fotsy ary mitafy lamba lava manga manarona ny lohana, mitrotro zazalahy kely, manao akanjo lava fotsy ; mitazana manoloana ny tanàna.

Trano fianarana miloko fotsy ny rindrina anoloana ary misy solaitra lehibe miloko mainty. Ny sisiny kosa biriky tsy milalotra ary voahodidina tsipitsipika fotsy. Dabilio vita avy amin'ny hazo mitambatra natao an'olona roa no ao anatiny ary misy mpianatra maromaro. Jiro lava no eny ambony ary mirehitra avokoa.

Talantalana vita avy amin'ny vy, fitehirizana ireo fitaovam-piasana isan-karazany. Ao anaty vata kely plastika miloko mena, ahitana ireo karazana fitaovana famahana bilao. Eo anilany kosa miloko mavo, ahitana ireo tandramokotra sy karazana fatifatim-by. Ao an-damosina kosa ny fanampenana sofina miloko mavo.

Toeram-pivarotana kojakoja an-dakozia : ahitana kaopy maromaro miloko maitso, misy sarina voninkazo miloko fotsy eo aminy fotsy ihany koa ny tahony ; eo akaikiny kosa kaopy vita avy amin'ny bakoly ihany koa miloko fotsy manopy mavo, somary volontsokolà ny tahony ahitana voninkazo miloko volontany ihany koa eo aminy.

Sary hosodoko lehibe mipetraka ao anaty efitrano miloko fotsy misy varavarankely fitaratra. Ahitana sarina voninkazo tsy fahita firy afa-tsy eto Madagasikara sy ireo karazana biby any anaty ala. Misy renirano mikoriana voahodidina ahi-maitso sy hazo maniry eo aminy. Misy ragidro, tanalahy, fosa ary vorona isan-karazany.

Toeram-pianarana lehibe miendrika boribory toy ny barika eny amin'ny anjerimanontolo, mena ny varavarana miditra ao ary vita avy amin'ny vy makarakara, ny rindrina kosa biriky tsy milalotra misy sisiny fotsy, fanitso ny tafo ary misy sisiny mena.

Vera boribory misy ranom-boankazo maintso sy ravina solila ao anatiny. Mipetraka eo ambon'ny latabatra maintso io vera io, eo amin'ny ilany kosa ahitana mahitsy zoro misy ny laharan'ny latabatra.

Efitrano lehibe miloko fotsy, mirindrina ilany, ahitana talatalana vita amin'ny hazo mampiranty tavoangy vera maintso sy vera fisotroana divay. Eo ampovoany kosa ahitana boribory miendrika fitaratra, ahitana sary vongana maromaro.

Hazan-dranomasina isankarazany, mipetraka, mitoby eo amboniny ravina Ravinala maintso. Ahitana trondro tsy misy kirany vaventy, ao kosa ireo madinidinika, ao ireo misy tsipika sy teboteboka maintimainty toy ny Tilapia, ao ny Fibata, sy ny karazany maro.

Ahatsiarovako ny toeram-pianaranay tamin'ny mbola kely ity alan-kesika ity. Tamin'izany mantsy ny sekoly nianaranay dia voahodidina alan-kesika midoroboka sy matevina. Rehefa kamo hianatra izahay dia misitrika any ambadiky ny kesika any. Eny koa izahay no milalao, manao fanenjika rehefa fotoam-pialantsasatra.

Boky tantara vahiny momban'ireo ombelona mihinana olona. Fotsy ny fonony ary eo ampovoany ahitana lehilahy miboridana mitehin-kio, manao satroka vita avy amin'ny rofia, misavoritaka sy mivakana tady misy boribory.

Sainam-pirenena miloko mena. Ahitana sarina fifanampiana miloko manga misy tsipika fotsy eo ampovoany. Eo ampovoan'ny fifanampiana kosa misy boribory miloko manga, ahitana olona miady mitondra saina miloko mena, misy bara fotsy sy manga.

Efi-trano malalaka fanaovana lanonana, miloko fotsy ny rindrina, fitaratra kosa ny varavarankely ary misy sisiny vita avy amin'ny hazo miloko volombolontany. Eo amin'ny tafo ahitana lamba maromaro natao miendrika tantely na miloko manga, maitso ary mavokely sy fotsy. Misy voninkazo ihany koa manaingo ny elanelany ary jiro maro loko. Eo ampovoan'ny trano kosa ahitana ankizy kely mandihy ary eo amin'ny sisiny ny lehibe mijery.

Sainam-pirenena ogandianina, misy loko anankitelo eo amin'ny saina, manaraka ny halavany avy any ambony : mainty, mavo, mena, mainty, mavo ary mena. Eo ampovoanany kosa anatin'ny mena sy mainty ampovoany, misy boribory miloko fotsy ary ahitana sarina akoholahy mainty, mena ny rambony, manainga tongotra ilany.

Toera-mpivarotana kojakoja andakosia, eo ambony talatalana vita avy amin'ny hazo ahitana lapoaly anaky telo milokomena, ny lehibe ndrindra ny eo ambony, ary anakiroa kelikely ao anatiny. Miloko mainty ny tahoany, ary misy sisiny plastika ; eo amin'ny ilany kosa ahitana vilany misy sarony fitaratra.

Trano kely fivarotana fahana sy fakana vola amin'ny finday amoron-dalana. Miloko manga ny sisin'ny tafony, eo anoloany kosa ahitana helo lehibe miloko volomboasary sy mainty. Arỳ aoriana misy trano fotsy, misy rihana roa ary fitaratra ny varavarankeliny.

Orinasa iray mpitahiry vola : miloko maitso ny rindrina, misy sisiny fotsy kosa eo amboniny, mipetaka amin'ny rindrin ahitana takelaka vy lehibe sy jiro ao anatiny, ny eo ambony misoratra fotsy sy manga, ny eo ambany kosa mavo sy maitso.

Latabatra fisakafoanana. Ahitana vera misy ranom-boankazo misy raotrany mipetraka ambony vilia bakoly fisaka miloko fotsy somary matroka misy sisiny volom-bolamena. Misy sotro kely eo akaikiny. Eo amin'ny ilany kosa, lovia bakoly miloko fotsy misy mofo eo amboniny.

Posy fitondrana entana taritin-tanana, misy vary maromaro amin'ny gony eo amboniny. Ny iray mitarika, ny lehilahy iray kosa manao akanjo fotsy sy kilaoty mena manosika avy ato aoriana manaraka ny arabe ao aorianan'izy ireo kosa ahitana fiarakodia.

Fiarakaretsaka kely vita amin'ny hazo. Misy fiara fitaterana olona mahazaka maromaro ihany koa. Eo anoloana misy sary Madagasikara vita sikotra amin'ny hazo misy ravinala eo amboniny, ary misy jiro vita avy amin'ny rafia.

Tanora maromaro anaty efitrano fivoriana. Ny anankitelo avy aty aoriana samy manao solomaso, ny roa somary variana mihaino, ny iray kosa tovovavy botabota manao akanjo fotsy sy palitao mainty mitazona fanamafisam-peo, ny eo anilany tovolahy manao lobaka maramara fotsy sy manga somary variana ary an-damosiny misy takelaka vita avy amin'ny lamba miloko fotsy misoratra mena.

Pejy voalohan'ny gazety nivoaka ny alakamisy voalohan'ny volana aogositra efatra amby roapolo sy roa arivo. Misy sary fanehoana fifidianana eo ampovoany. Ny amin'ny ilany havanana kosa misy sarin'ny filoham-pirenena Malagasy hotronon'ny miaramila maro. Ny ankavia misy sarina olona manao hay ady.

Pejy voalohan'ny gazety "Taitra maraina" nivoaka tamin'ny efatra amby roapolo jolay, efatra amby roapolo sy roa arivo. Ahitana lohatenin'ny vaovao maro isan-karazany momban'ny fifidianana, momban'ny politika ary ny vaovao eny amin'ny fiarahamonina sy momban'ny fanatanjahantena.

Toeram-pivarotana haingo sy hay tao Malagasy, miankina amin'ny rindrina miy loko fotsy, ahitana takelaka taratasy fotsy maromaro ; misy ka razana kavina sy firavaka miantona eo aminy. Ao ireo boribory vita avy amin'ny rofia norarina, ao kosa ireo vita avy amin'ny taolana sy tandrok'omby ary amin'ny perla.

Ny lalana vita takelaka mahitsy zoro amin'ny bakoly. Amin'ny andaniny anankiroa ahitana voninkazo vita hety manompy maitso mitovy tantana, eo amin'ny sisiny kosa misy horonana lamba fanitsaka miloko maitso toy ny bozaka.

Tsena fivarotana voankazo sy zavatra hafa, eo amin'ny latabatra anoloany sary ahitana trondro maina sy patsa ary vily, misy voatabia anaty sobika sy tongolo gasy efa voavaofy ihany koa, ery aoriana kosa ahitana voankazo isan-karazany toy ny akondro, voasary lanjaina ambon'ny fandanjana amin'ny loko manga ny valorirany ary ny voanatsindrana amidy amin'ny kapoaka.

Gazety nivoaka ny alarobia telo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo ; eo amin'ny fonony ahitana ny sarin'ny filoham-pirenena mivady mitsidika ny lalana lehibe mampitohy an'i Antananarivo sy Toamasina.

vehivavy manao ankanjo volom-boasary ,misy sisiny mainty miendrika ka voninkazo avy ao ambony milatsaka ambany amin'ny ankanjony; manao rojo miloko volo mbatilalaka; mirandrana ny volony ary misy tovana manga somary voloparasy miorongorona eo an-tampony

Trano fisakafoanana lehibe. Miloko fotsy ny rindrina ; misy tohatra mainty miakatra any ambony rihana ; eo anoloana ahitana latabatra vita avy amin'ny hazo ; eo amboniny kosa misy lovia misarona fitaratra (Ahitana mofo mamy ao anatiny). Ao ambadika ny latabatra, eo amin'ny rindrina somary maka ambonimbony, misy sari-na hosidoko mampiseho tanan'Antananarivo sy tanimbary miloko maintso.

Fiara fitateram-bahoaka eo an-drenivohitra, miloko fotsy ary misy soratra : "Mazda " eo aminy, somary lavalava toy ny misy molotra eo anoloany, eo amin'ny fitaratra kosa ahitana takelaka misy ny laharan'ny fiara miloko mavo sy maitso.

Omby maromaro eny an-kijana. Misy miloko fotsy ary ao kosa miloko mavo. Lehibe ny sofiny ary mikopakopaka. Fohy kosa ny tandrony. Somary maranidranitra ny masony. Lahy ny omby anankiray.

Efitrano iray miloko manga, misy sary hosodoko sarina vehivavy sy sarina zavamaniry mipetaka eo amin'ny rindrina, ahitana seza fandrasam-bahiny miloko mena sy latabatra miloko fotsy eo ampovoan'ny trano.

Vy fanaovana trano lava milahatra eo afovoan'ny trano vao amboarina. Amin'ny ilany ankavia kosa misy simenitra mifangona maromaro. Ny ilany ankavanana ahitana toerana fanaovana lalotra.

Vata kely plastika miloko manga ahitana ireo fitaovana ilaina amin'ny fanaovana sary toy ny pensily hazo maro loko, ny lokorano miaraka amin'ny fandokona, hetikely, fandrangitana, ny mpenina matavy sy ny tsaoka.

Tanora maromaro manao baolina kitra eny ambony kianja. Manao fanamiana manga ambony ambany ny ankilany, fotsy sy mainty kosa ny andaniny. Voahodidina fefy vita avy amin'ny vy makarakara miloko maitso ny kianja.

Toeram-pivarotana boky amin'ny teny vahiny natokana ho an'ny ankizy kely sy ny zaza. Misy karazana tantara maro toy ny tantarana mpanjakavavy, tantarana Andriana, tantarana biby any anaty ala.

Latabatra kely amoron-dalana fivarotana ireo raokandro malagasy. Ahitana hafitra nofatorana boribory. Ao koa ireo hodi-kazo nahorongorona. Misy ireo ravinkazo nototoina, nofonosina tsy lena, efa maina. Ao ireo tany malandy, ny alamo sy ny vovoka tamotamo.

Toeram-pivarotana fitaovan'ny mpianatra maro isan-karazany. Eo anoloana ahitana : latabatra, misy solaitra, lakaoly, pensily, penina sy ny maro samihafa ; ny eo ambony kosa misy talatalana moloko maitso ahitana : ny tsaoka, ny fitoerana taratasy sy ny sisa.

Sary famatarana toeram_pivarotana finday sy solosaina. Miloko fotsy ny tokontaniny. Eo ampovoany kosa ahitana litera roa lehibe miloko mainty sy volondakilalaka. Misy soratra mitsivalana eo ambany ny toerana ahitana ny orinasa sy ny laharana finday azahoana azy.

Sary famantarana orinasa iray miloko mainty ny tokotaniny. Eo ampovoany kosa ahitana soratra miloko fotsy :« ndao hisotro kafe »; eo amin'ny sisiny ankavanan'ny sary ahitana sarina milina, fanaovana kafe, mitsipika fotsy.

Latabatra fivarotana ara Malagasy : eo anoloana somary ambany ahitana baoritra kely, misy karazana harona vita avy amin'ny rafia namboarina ; ao koa ireo poketra kely sy ireo harona vita avy amin'ny tsihy, eo ambony kosa ahitana sary sikotrana reniala vita avy amin'ny hazo.

Trano iva miloko mavo manopy volomboasary. Fanitso ny tafony ary somary harafesenina. Mainty kosa ny varavarana sy ny varavarankely ary vita avy amin'ny vy. Fotsy somary boribory ny tongo-davarangana. Vavahady mena no miditra ao amin'ny trano. Eo ivelany kosa ahitana toerana fanasana lamba vita avy amin'ny takelaka bakoly.

Toeram _pitsangatsanganana mafinaritra anaty haram mbato ahitana vatolampy lehibe somary mihorirana ary ny eo amin'ny sisiny kosa ivaiva . Eo anelanelan'ny vato lehibe anakiroa misy renirano kely mandeha ary misy fasipasika ahitana mpitsangatsangana maromaro ao anatiny ,eo amin'ny ambonin'ny vato ivaiva kosa misy hazo maniry.

Sezana mpanjaka miloko volombolamena mifono hoditra, eo anoloanan'ny seza kosa misy latabatra boribory miloko volombolamena ihany koa, misy voninkazo misy ravina lavalava maitso manopy volombolamena ary felana voninkazo mavokely eo amboniny. Ny aoriana kosa ahitana lamba fotsy sy lamba mavo mifatotra mena.

Fiara tsy mataho-dalana miloko volombatolalaka, misy sarony fotsy ny ao aoriana. Mipetraka eo amin'ny toerana natokana hijanonan'ny fiara, akaikina trano lehibe fanaovana mofo ; miloko fotsy ny trano eo anoloana ary misy soratra mavo sy mena eo amboniny ; ao amin'ny rihana ambony kosa ahitana trano ahofa.

Lehilahy mijoro ao anaty garan-damasinina lehibe any ivelany : manao akanjo mainty ambony ambany, akanjo ba mibotsina ny ambony, pataloha kosa ny ambany ary manao kiraro feno miloko fotsy, misy famantaranandro miloko volombolamena ny tanany ankavia, manao paosy an-tanana izy ary misy poketra miloko manga eo am-balahany.

Talatalana fivarotana vary vita avy amin'ny vy ao anaty tsena lehibe mpivarotra ny kojakoja rehetra ilana andavan'andro ; vary samy manana ny lokony sy ny lanjany toy ny vary makalioka, ny vary mena sy ny vary soa.

Toeram-pitsangatsanganana mahafinaritra. Anelakelaka haram-bato lehibe misy hazo maniry tsikelikely, misy renirano kely mamakivaky. Misy mpizahatany maromaro mandalo, ny iray milanja kitapo kely eo anoloana sy mivimbina pôketra, ny ao aoriana kosa mitondra tehina sy mibaby kitapo.

Latabatra fisakafoanana misy lafika maramara, ahitana lovia anankitelo eo amboniny : ny iray misy vary amin'ny anana nasiana kitoza, ny iray kosa misy mofo dipaina anankiroa ary ny iray ipetrahana kaopy miloko fotsy misy dite.

Latabatra kely fivarotana legioma amoron-dalana. Ahitana laisoa, voatabia, tongolo, sakamalaho eo amboniny. Gona ny lafikany ary miloko maitso. Eo ambony kosa ahitana anana isan-karazany.

Trano heva lehibe miloko fotsy, fanaovana fampirantina. Ahitana latabatra ao anatiny, mirakotra lamba fotsy. Amidy ao ireo vokatra"art" malagasy toy : ny vangovango vita avy amin'ny perla, ny kavina vita avy amin'ny vato sy taolana, ao ihany koa ny sary sokitra, ny harona kely vita avy amin'ny rafia sy ny pôketra.

Trano fianarana lehibe. Misy rihana anankitelo, biriky tsy milalotra ny ao ambony, ny ao ambany kosa vita avy amin'ny vato. Miloko fotsy ny rindrina farany ambony. Volombatolalaka kosa ny lokon'ny varavaram-be sy varavarankely ary misy fitaratra.

Tànana mitazona famantaran'andro miloko volombolamena, mitsipitsipika toy ny rojo ny tadiny, boribory somary lavalava ny vatany, ahitana bokotra kely mavomavo amin'ny sisiny, ao an-damosina kosa ahitana lafika mangamanga.

Sokatra maramara mitazona sy mihinana voatabia voatetika, somary mena manopy mavo ny voatabia, efa simba ihany koa ny voany, eo akaikiny ahitana salady somary lozidozitra.

Vehivavy iray mandeha amin'ny lalana voatokana ho an'ny mpandeha an-tongotra amin'ny sisin'ny arabe, manao akanjo mainty misy sisiny mavokely, pataloha mainty misy sisiny fotsy ary satroka mainty. Eo amin'ny sisiny kosa ahitana tamboho lehibe miloko manga sy misy tsipika fotsy eo ampovoany, ahitana ny anaran'y orinasa ao anatiny.

Rojo volamena hiambozonana sarina tenda miloko mainty mipetaka eo ambony lamba miloko fotsy, ny vatony somary sarina Madagasikara misoratra mitsovalana ary miloko volom-bolamena kelikely.

Rojo volamena mipetraka eo ambony lamba fotsy, misy vakana boribory miendrika peratra eo aminy : ny iray miloko mainty, ny iray kosa misy vatofotsy.

Sekoly tsy miankina ambaratongra faharoa any Ibity. Trano misy rihana roa. Miloko fotsy ny ao anoloana ary misy lavarangana miloko fotsy ihany koa; ny ao aoriana kosa tsy mbola milalotra fa biriky. Ahitana varavarana lehibe mihisa roa ny ao ambany, ary varavarankely miloko maitso. Misy vavahady hazo sy fanitso eo avelany. Biriky sy tsy milalotra kosa ny tamboho.

Boky anankienina mipetraka ambony latabatra. Milahatra ny boky ary mifanao ambony sy ambany. Telo ny eo ambony ary ny telo kosa eo ambany. Ny amin'ny voalohany avy amin'ny ambony ahitana boky mifono mena sy boky misy sarina tovovavy mamelatra tanana ary boky misy sarina tanàna. Eo ambany kosa avy amin'ny ankavia ahitana tovovavy manao akanjo fotsy manao lokomena, ny eo ampovoany sarina voninkazo miloko volomparasy ary ny farany ahitana sarina voahirana miloko volomparasy sy volomboasary ary fotsy.

Fiara tsy mataho-dalana miloko volombolamena, mandalo ny arabe. Amin'ny sisin'ny arabe kosa ahitana elo be maromaro, misy mpivarotra amoron-dalana : toy ny lamba, ny legioma ary ny akanjo efa tota. Amin'ny sisiny arỳ ambadika, ahitana trano avo miloko mavo.

Latabatra kely misarona tsy lena mainty, fivarotana legioma. Ahitana karoty, voatabia amin'ny toko, "haricot vert", poavirao. Ao koa ny tsaramaso anaty koveta.

Lakozia miloko fotsy. Misy latabatra vita avy amin'ny hazo fitoerana tavoahangy kely sy irony fanomezana hanitra sakafo irony eo amboniny. Ahitana fatana mandeha amin'ny entona ihany koa eo amin'ny ilany. Misy sotrobe mihantona amin'ny rindrina.

Vehivavy manao akanjo tsy misy tanana miloko manga, olioly ny volony ary navela hisavoritaka, somary mihorirana ny tovovavy, ny tanany ankavanana kosa ao anaty ny volony, mijoro anaty efitrano miloko mavokely.

Lehilahy mitondra kodiaran-droa miloko mainty manaraka ny arabe. Misy tsipika mena sy manga eo aminy. Manao aroloha miloko maitso izy, mitondra saky eo anoloany ary manao mpalitao miloko volombadolalaka sy fehitenda miloko volomboasary. Ao aoriany kosa ahitana fiara karetsaka mpitatitra olona antanan-dehibe.

Sary famantarana toeram-pisakafoanana iray, miloko fotsy ny tokotaniny, eo afovoany kosa ahitana soratra miloko mainty voahodidina faribolana mainty sy soratra miendrika faribolana avy eo ambany. Misy sarina lovia mena sy sotro rovitra mainty eo ambonin'ny soratra.

Latabatra kely amoron-dalana fivarotana karazana anana toy ny petsay, anambe, tongolo ravina, ny solila, kotomila, salady, anamamy ary ny "navet". Eo anoloana kosa ahitana mpivarotra voatsinefy sy voanjo.

Talatalana kely vita avy amin'ny hazo milafika baoritra fivarotana irony vokatra ho an'ny hamanjan'ny vehivavy. Eo amin'ny farany ambany ahitana irony menaka fanosotra amin'ny vatana, manaraka kosa ireo tavoahangy kely misy loko fandokoana hoho, eo ambony ireo menaka anaty tavoahangy kely fanosotra amin'ny molotra manamandimandina azy, manaraka kosa ireo karazana lokomena, amin'ny sisiny akaikin'ny fandokoana ahitana kilaoty ho an'ny lehilahy.

Talantalana vita amin'ny hazo, ahitana lohana saribakoly efatra eo amboniny. Samy manao saron-doha avy izy ireo. Ny iray maitso, volontany, mavokely ary fotsy. Misy fehiloha misy bokotra sy mikiraviravy eo an-dohany.

Efi-trano fatoriana miloko fotsy. Ahitana fandriana anankiroa, ny iray misy sisiny somary lavalava, ny iray kosa tsy misy sisiny. Mena ny kidoro ao ambony ary ny iray mavokely. Eo amin'ny ilany kosa ahitana toerana fidiovana.

Vangovango volafotsy sy peratra mipetraka eo ambonin'ny lamba mena sy latabatra miloko fotsy. Boribory misoratsoratra ny vangovango. Mitovy aminy kosa ny peratra.

Sokatra milomano anaty rano. Somary miketoka ny masony, maramara ny lokony manopy mena sy mainty ny vonony, mikopakopaka ny tanany. Rano madio mangarahara eo ambaniny ahitana vatovato sy akorandriaka.

Rovan'i Manjakamiadana alaina sary avy aty aoriana somary misopirana. Ahitana varavarana miloko fotsy. Misy tilikambo anankiroa. Eo anoloana kosa ahitana hazo lehibe maniry miloko maitso sy hazo narafitra toy ny fakana rano.

Tia tanindrazana, gazety natota ny alakamisy dimy amby roapolo jolay, efatra amby roa-polo sy roa arivo; ahitana ireo lohateny vaovao vorakotra ao anatiny, toy ny vaovao ara-politika, ny ara-mpiaramonina, ny ara-kolontsaina ary ny ara-mpanatanjahatena.

Trano fiangonana iray lehibe. Mifefy tamboho, vita avy amin'ny simenitra ny ambany, ary vy kosa ny amboniny (maranitra ny lohany, miloko manga). Misy vavahady vy, miloko manga lehibe, fidirana ao anatiny. Miloko lokom-biriky tsy milalotra ny rindrina, ary misy sisiny fotsy. Fitaratra kosa ny varavarana, ary miendrika borobory. Misy tilikambo lehibe, misy rihana roa, ary mitafo fanintso.

Saina famantarana firenena iray, miloko mena ny tokontaniny, eo afovoany kosa ahitana boribory miloko fotsy ary misy tsipika mitsivalana mifandipatra mankeo amin'ny sisin'ny saina eo afovoany ; misy maitso kosa somary manaraka ny halavany, ao anatiny ahitana kintana anankitelo miloko mena misy sisiny maitso ihany koa.

Baoritra fitoerana penina. Ambony latabatra miloko manga. Ahitana penina miloko mavo, maintso, fotsy, manga, ary mavokely ao anatiny. Mitsatoka amina baoritra misy lavaka somary boribory fotsifotsy. Ny baoritra kosa miloko maintso, mavo, mena ; toy ny nolemana rano.

Vata fitaratra misy talantalana vita amin'ny fitaratra ihany koa ao anatiny. Fivarotana irony vokatra fanosotra amin'ny tarehy, sy fanatsarana volo sy hamanjana irony ; misy lokomena isankarazany ; ao koa ny fanasana volo, fanadiovana azy, sy ny menaka fatao amin'ny volo sy fatao amin'ny tarehy. Ao ambany kosa ahitana irony milina fanaovana kajy irony.

Voatavo maniry eny antsaha, mivelatra ny raviny somary manompo maintso mavo misy efa mainamaina, misy tsipitsipika amin'ny raviny, ahitana voany anankitelo tsy mbola matoy koa mipetraka amin'ny tany.

Fafana vy lehibe miloko mainty fiantonana ireo vokatra ilaina amin'ny taotrano ahitana irony vy sy fandavahana hazy irony eo koa ny tandramokotra, ny famahana blao ary ny tarobia.

Volom-behivavy fohy, somary ngitangita olioly, avy nosasaina, hosintomina hamboarina. Misy barety fotsifotsy eo amin'ny lohany, ary misy sarona lamba famafana volo miloko volontany misy tsipika manga.

Toeram-pitsangatsanganana anaty ala maitso. Misy renirano kely mamakivaky ny ala. Ahitana fasika amin'ny sisiny. misy vatolampy kosa hitsanganan'ny olona eo amin'ny ilana. Ahitana ravina panga sy hazona kininina sy kesika manodidina.

Toeram-pivarotana fanaka sy kojakoja fanaingona tokatrano. Ny eo amin'ny voalohany misy latabatra vita fitaratra, misy sarina elefanta miloko mavo eo amboniny, eo amin'ny ilan'ny elefanta kosa ahitana vasy miloko mainty ary misy vonikazo artifisialy miloko maintso lava ravina sy misy felany fotsy. Ery anolona ahitana seza maromaro fatao amin'ny trano fandraisam-bahiny vita avy amin'ny oditra.

Toeram-pivarotana ireo kojakoja sy fitaovana an-dakozy mandeha amin'ny herinaratra, eo ambony ny latabatra ahitana lafaoro misy fitaratra eo ivelany miloko mainty ao anatiny kosa ahitana mankarakara vy, mipetaka amin'ny fitaratra misy taratasy miloko fotsy misy sary ny karazana mofo.

Trano lehibe iray somary mahitsizoro: mizara roa ny lokon'ny trano, ny ilany avy amin'ny ankavia miloko manga ary varavarana volombatolalaka vita avy amin'ny vy, ny ilany ankavanana kosa miloko mavo ahitana sarina olona vehivavy eo amin'ny rindrina, eo alohan'ny trano ahitana latabatra vita avy amin'ny hazo.

Tovovavy maka sary manatrika sy miamboho mijoro eo anoloan'ny tamboho. Misy voninkazo miloko volomparasy sy maitso eo aminy. Manao ambonin'akanjo fotsy sy zipo lava miloko mavo, manao kiraro fotsy.

Sary famantarana orinasa mpivarotra akanjo. Miloko manga, fotsy somary matroka sy matsatso ny tokotaniny. Eo ambony kosa ahitana sarona harona roa toy ny fampitodika mifandray tanana. Manga ny iray ary mena kosa ny ankilany. Rehefa jerena avỳ alavitra dia manome sarina olona mintsiky ireo tanana toy ny mifandray. Eo ambany kosa ahitana soratra mainty mitsivalana.

Efi-trano fisakafoanana ambony lavarangana ambony rihana. Misy jiro mikiraviravy avy any amin'ny tafo ambony. Misy ravimaitso manodidina azy, fisaka somary ambany kosa ny seza sy latabatra, amin'ny ilany ahitana elo lehibe.

Tamboho lehibe vita avy amin'ny biriky tsy milalotra ny rindrina. Manodidina ny varavarankely kosa miloko mena ary ahitana kitana kely fotsy eo amboniny. Fitaratra ny varavarankely. Ny eo anoloana eo amin'ny fidirana ahitana tilikambo lehibe misy tafo fanitso miloko mena. Voadidina tamboho vita simenitra miloko mena misy sisiny fotsy kosa ny fiangonana.

Sary famantarana orin'asa iray. Mavokely ny tokontaniny. Misy soratra eo afovoaniny toy ny soratanana somary rangodrangotr'akoho miloko fotsy. Misy litera M sy S ary V.

Fiarakaretsaka anankiroa manao aloha sy aoriana, mijanona amin'ny sisin-dalana, eo amin'ny toerana voatokana. Ao aoriany kosa ahitana mpivarotra fahana sy mpivarotra rano. Miloko mena ny elony ary misy takelaka lamba miloko mavo mikiraviravy avy aminy.

Toeram-pivarotana amoron-dalana mivarotra ireo kozakoja ilain'ny mpianatra. Eo ambony latabatra ahitana irony kahie, penina, fandokoana, ny pensilihazo, ny loko rano sy ny solaitra isankarazany ; eo amin'ny ilany kosa ahitana mpivarotra irony lamba natao rehefa avy mandro irony ; misy elo lehibe miloko mena sy mainty hialofan'ny mpivarotra.

Boky malagasy nosoratan'i Razafintsalama Benjamina. "Andeha hianatra izahay" no lohateniny. Boky fianarana mamaky teny sy manoratra ho an'ny taona voalohany. Eo amin'ny fonony ahitana sarina ankizy vavy sy ankizy lahy mianatra eo ivelan'ny tokotanin-tsekoly.

Rindrina simenitra lehibe fametahana dokam-barotra : ahitana taratasy maro mipetaka eo aminy, ao ireo dokam-barotra momba ny hira sy lanonana hiseho, ao kosa ireo fiangonana sy fampilazana vaovao isankarazany.

Boky malagasy natao ho an'ny ankizy, mitantara ny tantarana alika kely sy saka kely dia i Bota sy i Kinga. Misy karazany enina ny boky : "I Kinga Sy i Bota, boky voalohany", "Manao baolina i Kinga sy i Bota", "Miresaka i Mamy sy i Kinga", "Te hianatra i Bota sy i Kinga", "Miazakazaka i Bota sy i Kinga" ary "Marary i Zo".

Tovovavy malagasy iray miankina amin'ny rindrina miloko fotsy ary misy takelaka hazo mihantona eo aminy ; manao akanjo tohitena miloko mavokely lava tànana ary miforiporitra ny eo amboniny ; mivelatra kosa ny eo ambany ary hatreo amin'ny lohalika ; manao kiraro avo vodin-tongotra miloko mainty misy taditady mifatotra ; maka sary amin'ny finday miloko mainty.

Poavirao maniry eny an- tsaha ; misy tanana anankiroa manilika ny raviny, mampiseho ireo voana poavirao mbola maitso sy mbola tanora. Lehibe ny eo ambany, ny eo ambony kosa somary mikentronketrona misy pentimpentina fotsifotsy avy norarahina ranom- panafody.

Angidina miloko manga ny masony, mavo sy manga ny vatany ary maramara manga ny vodiny. Manify ny elany, anankiefatra no isany. Manidina eny an-dalana izy.

Trano lehibe misy rihana, miloko fotsy ny ao ambony ary volomboasary ny ao ambaniny, misy soratra miloko fotsy sy mainty eo amin'ny rindrina miloko volomboasary, tsena kosa ny ao ambany, vy ny varavarana ary miloko volomboasary ihany koa.

Trano Fiangonana Silamo. Miloko fotsy matroka ny rindrina, ahitana tili-kambo lehibe eo amboniny. Misy rihana roa, ny sisin'ny tili-kambo kosa miloko maitso. Eo amin'ny farany ambony ahitana boribory miendrika lelafo miloko fotsy misy sora-tsoratra.

Talatalana vita avy amin'ny hazo manompo mavo ahitana boky isan-karazany eo aminy. Ao ireo boky misy fonony manga ahitana sarina voay sy hazandrano ao aminy, ny boky miloko volomboasary ahitana ireo karazana biby hita an-tanety toy ny elefanta, akoho ary alika, ireo biby miloko maitso ahitana ireo zava-maniry hita any anaty ala toy ny kesika, ny vorondolo sy ny sisa.

Vorona mitsangana eo ambony seza fandraisam-bahiny. Boloky manopy volondavenona, somary mihorirana ny paoziny. Maranitra ny vavany ary somary mifaingoka. Fotsy sy mainty ny masony sy ny manodidina azy.

Boky iray natsangana eo ambony latabatra vita avy amin'ny hazo miloko fotsy. Fotsy ny lokon'ny boky, ahitana sarina tovovavy manao akanjo bà sy satroka miloko mena, pataloha mainty somary rovidrovitra ny lohaliny ary kapa fotsy sy mainty ; mitazona takelaka fotsy misy soratra mainty sy mena.

Hosodoko ho vita avy amin'ny lamba misy sisiny hazo fihantonany . Mihantona amin'ny rindrina fotsy. Sarina Baobab no eo aminy. Misy lanitra mangamanga ary anaty bozaka . Telo no isany. Lehibe dia lehibe ny Baobab eo anoloana.

Boky natao ho an'ny ankizy . Mivelatra eo ambony lamba voloina toy ny volon'alika miloko fotsy . Ahitana sarin'ankizy kely andeha hianatra mihazakazaka eo amin'ny boky . Ny iray manao an-kanjo mena , mitondra kitapo , manao satroka ; ny anankiroa ao aoriana kosa mifampitantana toy ny zaza mpizoky sy zandry .

Pensilihazo maro loko fandokoana. Anaty baoritra kely fisapisaka ary roa ambin'ny folo ny isany. Miloko manga sy volomboasary ny fonony. Eo an-tampony kosa ahitana sarina vorona kely nolokoina mavo sy maitso.

Toerana malalaka ivelan'ny trano fanaovana lanonana : eo amin'ny zaridaina misy fefy bozaka sy miloko maitso, ahitana seza maromaro milahatra nofonosina lamba fotsy, misy latabatra boribory kosa eo amin'ny sisiny manamorona ny rindrina, misy vonikazo eo amboniny, misy elo be miloko fotsy alokaloka eo amin'ny tokotany.

Talatalana vy any an-tsena lehibe. Ahitana ireo karazana vokatra fanaovana rano fisotro mafana toy ny kafe sy ny dite ary ny sokola. Ao ireo anaty boritra kely. Ao kosa ny ao anaty tavoangy fitaratra sy tavoangy plastika.

Toeram-panamboarana fanaka vita avy amin'ny hazo eo am-pivoany, misy lalimoara vita avy amin'ny hazo miloko mena, misy talatalana miisa efatra. Eo am-pivoany, misy varavarana misokatra vita avy amin'ny hazo mena ihany koa. Ao andamosina ahitana seza kely vita avy amin'ny hazo miloko fotsy.

Sary sikotra vita avy amin'ny hazo, miendrika karandohan'olona. Miantona amin'ny hazo fotsy. Aoriana kosa dia ahitana tsangan'olona maromaro vita avy amin'ny hazo miloko mainty sy sary vorona.

Fiara lehibe mpitaona entana mandeha amin'ny arabe avy orana somary mando miloko volomboasary, misy tohatra anankitelo miakatra ao anatiny lohan'ny fiara misy tsipika mavomavo ihany koa, eo ampovoany ny jirony miloko volombatolalaka, ao an-damosina ahitana trano sy hazo.

Toeram-pivarotana vokatra sy vovoka fatao amin'ny tarehy sy fanomezan-tsiro ary fanomezana hanitra ny sakafo, eo anoloana efa amin'ny fonony tsilena ahitana vovo-kazo fandrao amin'ny tarehy na masonjoany, misy sarina vehivavy eo amin'ny fonony, eo amin'ilany kosa ahitana ireo ny vovoka fatao amin'ny sakafo toy : ny tamotamo, sakamalaho efa voatoto, ao aoriana ireo ravin-kazo efa maina, eo amin'ilany kosa ahitana ireo tapa-kazo anaty koveta kely miloko volomboasary.

Toeram-pivarotana fitaovana famahana bilao, mainty ny fiantonany ahitana irony tandra mokotra miendrika tanam-poza irony. Afaka alehibiazina sy afaka akelezina ny fitaovana. Misy boribory afaka ahodina eo ampovoany. Vita avy amin'ny vỳ izy ireo. Misy kosa misy tahony miloko mainty sy volomboasary.

Akanjom-behivavy tohy tena miloko fotsy vita amin'ny lamba dantelina. Ny eo anoloana dia ahitana zaitra mainty miendrika voninkazo, ny tanan'ny kosa somary mivelatra mizarebareba, ny tapany ambany eo amin'ny lohalika midina somary mitapaka ary mivalimbalina sy mivelatra ambany toy ny vombona trondro.

Anisan'ny mampiavaka an'i Madagasikara ny fananany vokatra fanondrana maro. Ity kakaô mavo masaka eny am-potony ity izao dia tena vokatra fanondran'ny Malagasy. Mampidi-bola maro izy io isan-taona ary ankafizin'ny olona satria anisan'ny kakaô tsara indrindra maneran-tany.

Sary pika mainty sy fotsy, misy tovovavy telo mitsikitsiky. Ny amin'ny ilany ankavanana mirandrana anankiroa, mitazona gitara. Ny eo ampovoany kosa miankina amina vazim-boninkazo, mirandrana roa ary ny ankavanana manao akanjo tohitena fotsy, sy mitanaivoho.

Vehivavy lehibe manao fonon-doha sy misy halana eo ambonin'ny lohany, mipetraka ambonin'ny seza, mitrotro zazakely matory, manao arin'kanjo volomboasary misy tsipisipika fotsy; eo akaikiny kosa ahitana garaba maromaro, ao aoriany misy fiara lehibe miloko mena.

Trano iray lehibe : miloko fotsy ny rindrina, misy voaniho sy hazo avo be maniry eo akaikiny. Eo anoloan'ireo hazo kosa misy akoho vavy fotsy rano iray mitsangana eo amin'ny sisina tamboho.

Antsy vỳ miloko mena sy fotsy ny tahony ary boribory lavalava. Ny lelany kosa misaratsaraka toy ny lelana fanitso. Antsy natokana itetehana ny legioma mba hahazo endrika lavalava.

Lehilahy mipetraka ambon'ny seza. Manao palitao miloko volombatolalaka sy pataloha, ao anatiny kosa ahitana lobaka miloko mavo, misy fehitenda miloko mainty somary mivoaka miforitra eo ivelan'ny palitao, ny tanany ankavanana misy famantaranandro, ny ankavia kosa misy vangovango.

Ity tsingy ny Bemaraha ity no anisan'ny toerana iray mahasarika mpizahatany indrindra eto Madagasikara. Vato voasikotry ny ranon'orana nandritry ny taona maro no nahazoana azy. Ahitana hazo somary maitso ivaiva maniry manodidina azy.

Vehivavy mirandrana milatro, miankanjo mena tohitena fohy tanana misy sary boribory fotsifotsy, mitazona pôketra mena vita avy amin'ny hoditra misy sisiny manga eo anoloana.

Mpiasa anaty tsena lehibe. Ny iray mitsangana manao fanamiana fotsy ary manao pataloha mainty sy kiraro fotsy, manao aroloha fotsy ihany koa. Ny iray mipetraka kosa mampiditra mofo avy ao anaty baoritra atao ambony talantalana vita avy amin'ny hazo. Efa mifono tsilena ireo mofo ireo.

Vata kely miloko fotsy misy kodiarana roa fivarotana irony vokatra avy amin'ny soja nampangatsiahana irony. Lehilahy manao akanjo mena lava tanana sy pataloha mainty no manosika azy manaraka ny sisin'ny arabe natokana ho an'ny mpandeha tongotra.

Toera-pivarotana kojakoja fa mpiasa ao an-dakozia. Eo anoloana ahitana siny vita avy amin'ny plastika mangarangarana fanatatavanana rano, ao ariana kosa ahitana vata fampangatsiahana ; ao ny miloko fotsy ao kosa ny miloko volondavenina.

Toeram-pivarotana vokatra momban'ny fahadiovana sy fidiovana ary ny hamanjana. Ambony talantalana vita avy amin'ny hazo miloko fotsy ahitana baoritra : misy savony fanasana lamba sy fanasana fitaovana an-dakozia. Eo ambony kosa misy savony fandroana anaty fonony ny baoritra miloko : fotsy, maitso, ny mavo arakaraka ny hanitra ao aminy. Ny farany ambony kosa ahitana ny savony fanasana tanana sy vovo-tsavony ary ranon-tsavony fanasana volo.

Tovovavy iray zarazara fihodirana mipetraka eo ambony seza somary miondrika manatrika ny mpaka sary. Manao ambonin'akanjo miloko manga misy soratra mainty eo anoloana. Mirandrana ny volony natao randrana roa miolakolaka ary novahana. Misy manjamaso miloko mainty kosa ny volomaso.

Bibikely mandady amin'ny hazo, toy ny endrika voalavo ny paoziny. Lava ny rambony ary vaventy sy matevina mihoatra ny vatany. Miloko volombatolalaka misy pentimpentina fotsy izy. Dimy ny rantsan-tanany ary somary madinidinika maranitra. Kelikely ny sofiny.

Tovovavy botabota, manao akanjo mavokely fohy tanana, mirandana natao amin'ny tovana sy solovolo, mifantina mandady amin'ny lohany ny etỳ am-potony ; ary somary miolakolana mainty mihamavo ny etỳ aoriana ; ny atỳ afaran'ny volo mikiraviravy kosa mirandrana madinika dia madinika, mifanimby ny mainty sy mena.

Fitaovan-dakozia mandeha amin'ny herinaratra fanodinana voankazo ho lasa rano fisotro, misy sarona manga misy bokotra fanodina miloko manga ihany koa, fotsy ny vodiny, mipetraka eo ambony latabatra fotsy.

Ramanavy na fanihy maromaro maty navelatra eo ambony gazety natao lafika eo ambony baoritra, ahitana fanihy miisa dimy eo amboniny miloko mainty ny elatr' izy ireo ary maramara manompo vonintany kosa ny volony.

Tanana mitazona boaty misy menaka fiarovana ny volo tsy hihintsana. Boaty kely miloko mangamanga misy sarony miloko volombatolalaka.

Efitrano lehibe fanodinana vokatra azo avy amin'ny ronono. Ahitana latabatra vy miloko volombakilalaka anankiroa eo akaikiny : ny iray misy sisiny miloko volontany ary misy vilany vy lehibe eo amboniny, ny iray kosa ahitana siny miloko mena eo ambaniny.

Miaramila mifampiarahaba ny iray manao akanjo maitso miaramila sy pataloha mainty ary satroka bonetra, ny iray kosa lehibe ny distrika manao akanjo fotsy mitoraka satroka ho an'ny namany.

Mpanarato roa misedra onja hamonjy ny asa vao maraina. Ny iray efa tafiditra anatiny miaraka amin'ny lakan-kely ; ny iray kosa vao mitarika ny lakany avy aty aoriana, manao satroka gebageba sy akanjo mainty misy sarim-boninkazo fotsy sy mavo ao an-damosiny.

Kaopy kely misy kafe vita avy amin'ny bakoly miloko fotsy sy volontany ary volontsôkôla miaraka amin'ny fanambaniny mipetraka ambony latabatra. Eo amin'ny ilany kosa ahitana lovia fotsy, fisaka, vita avy amin'ny bakoly ihany koa. Misy sarina ravin'apanga miloko mainty amin'ny sisiny ary ravin'apanga maitso mipetraka eo ambonin'ny lovia. Eo alohan'ny kaopy kosa ahitana lovia miloko volomboasary. Misy voanjo voahendy ao anatiny.

Vehivavy somary efa lehibebe, bory volo sy olioly : manao solomaso misy sisiny mainty, mitsiky mampiseho ny nify eo anoloana, manao kavina boribory mipetaka amin'ny sofina miloko fotsy sy rojo misy sarina voninkazo lehibe eo anoloana.

Pôketra kely vita avy amin'ny hoditra, miloko volontany somary mazava ary ahitana paosy kely, miloko fotsy matroka, misy hidiny kely lavalava, misy boribory toy ny peratra manidy azy, ahitana vola roa alina ariary miloko manga sy mavo ao anatiny.

Voay lehibe miloko fotsy ranoray. Mivalapatra matory eo ambony vatakazo lehibe somary efa simbasimba ary misy lomotra maitso eo aminy. Manodidina azy kosa misy hazo maniry toy ny ampanga. Ary eo ambany hazo atoriany ahitana renirano kely.

Toeram-pivarota-mofo amoron-dalana, mitafo tafo ravinala, hazo kosa ny sisiny ary makarakara tsy misy rindrina, eo ambony latabatra ahitana mofo dipaina, mofo baolina sy mofo gasy. Misy irony fasiana ranomafana miloko mavokely irony ihany koa.

Toeram-pivarotana asa tànana malagasy, ahitàna akanjo firakotra, miloko manga vita avy amin'ny lambahoany. Misy sarina omby sy sarety eo amboniny, amin'ny sisiny kosa dia ahitana salohim-bary sy felana mimoza misy raviny maitso. Mavo sy mena ny lokon'ny omby, misy olona mpanesy ny sarety, ary manga kosa ny kodiarana.

mpitandro ny filaminana manao ankanjo manga ambony ary mangamatroka ny pataloham-bany manao aritratra sy baoty mainty ary aroloha mainty manjava olona mitokona manjehatra afo eo am-pivoan'ny arabe

Fiangonana iray kely tsy lehibe

Fanday be malama ny hodiny. Miloko fotsy misy pentipentina mainty ny sisiny. Ny eo an-tampony kosa ahitana loko mainty manompy maitso. Misy sarina maso anankiroa lehibe eo amin'ny lohany eo an-tampony, miloko maitso, misy boribory mainty fotsy.

Sarina boky nosoratana mpanioratra malagasy, miloko manga ny fonony. Misy soratra hoe "Lisy mianjoria" eo ambony ary eo ambanin'ny soratra fotsy ahitana sarina tovovavy mitazona jiro fanala anaty rahona sy kintana.

Talantalana vita avy amin'ny hazo fivarotana boky. Ahitana boky maromaro eo anoloany izay boky mitantara ny fijoroana vavolombelona momba ny finoana an'Andriamanitra. Eo amin'ny fonon'ny boky ahitana sarina tovovavikely mipetraka ambony seza amoron-drano amin'ny andro efa hariva.

takelaka voalohan'ny gazety nyvoakany alakamisy fito amboapoly jona efatra amboapolo sy ro arivo hita ao avokoa ireo vaovao amisongadina nandritra n'i herinandro toy ny fankalazana ny feti-pirenena malagasy ny fifainiana ny filoham-pirenena tanivelany ny fahatongavan'ny tamanjotra feserasera voaovao eto madagaskany

Takelaka fanaovana dokam-barotra mahitsy zoro somary lava. Ahitana sarina tovolahy kely sy tovovavy eo aminy : ny iray miakina amin'ny rindrina, ny tovovavy kosa somary efa lehibebe mandrefy ilay zandriny, eo amin'ny sisiny kosa ahitana boaty kely fotsifotsy misy sarina omby miloko mena.

Fitaovana mandeha amin'ny herinaratra fanodinana atody anaovana mofomamy. Somary miendrika tongotra ny paoziny. Boribory ny viliany ary misy karazana fanodinana vita avy amin'ny vy anankitelo. Fotsy ny lokony ary mainty kosa ny fanamboniny.